Beni wodiya shuchchaal xalaalan ginbbettida gimbbiya qiddooninne gaxan maatay diyo biittaa sunttay awa geetetti erettii? Ha gimbbiya guyyessan diyaabay ayibee?

Issi karetta maccassiya ba hayttaninne qooriyan dumma dummata yuushsha aattada qachchada ha xeeliyari sunttay oonee? Qassi a awa heera wogaa qonccissay?

Qeeri naati bantta mayuwaappe garssa baggaara gixxiyaa dayperiyaa yaagiyoo buquray bayzziyoosaninne shammiyoosan dumma dumma meran dooretti uttidageeti de'oosona. etikka keehippe maaddoosona.

Beni wode asay kaame biittaa bollan daridi yiibeena wode para gaariyaa go"ettiyoogan issi heerappe hara heeraa manddaranaw go"ettiyo miishsha gididi maaddees.

Keettay asaa naatu de'uwan koshshiya baasobatuppe issuwa gididi erettees. Ha kettay keexettanawu mittay, maatay, keexxiya hiillanchchay, miyo kattay ubbay kumin keexettiis.

keehippe lo7iya duummaa duummaa qommoo qummati oson giggidonaa? kattay giggidaaga maanawu uttida asatu qodday muleraa appune? kattaa bollan de7iya maataa milatiyagee aybee?

Maxaafaassi koho baggay de"iyaagan wolaytta dunguzzay de'iyaagaappe tohossa baggaara " wolayttattuwa luxiyo maxaafaa ichchashantta kifiliya" yaagiya xuufe de'ees. Garssa baggaara qassi gatiya yootiyaagee de'ees.

Issi aaho erisuwaa bolli wolaytaawattu laale qaata giyaa xufeenne, konssonnuwa xeelliyagan dumma dummabati xaafeti shiqidashin huuphphiyan wolaytta asaa hadee, qassi zo'o, adildhdhe ciishshanne karetta meraa bandiray beettees.

Issi biittan toketti uttida hayttay maata mala ciishay qassi adidhe ciishsha mala gidido qassikka oyqqiyoodekka shuggiyaagee de'ees. Ayyoo sunttay aybaa geetettii?

Issi diran shiiqi uttida miizzay de'iyaga asay woddoruwa oyqqidi eqqiis. Miizzaassi meray bulla, zo"o, canccarenne karetta. Sintta baggaara de'iyaa issi bitanee bootta qophphiya wottiis.

Marccuwa shiishshiyo Wolaytta biittan eretidda malaata. Ha keettay bana erissiya Miishsha Keettaa woykko ba deiyobaa bolan ubba Wodekka bantta matan wotoosona.

wolaytta dere asai bantta mayyza ma'aa woga qonccissiyaa gifata baalaa bonchchiyaa keehii coora asai issippe shiiqqidi wolaytta soddo ambbaan kuwassiyaa ka'iyoo deembbaa sohuwan doosonnaa

Ini gala payatetta naagissiyaageeti nu luxetta keetta yiidi luxanchcha naatuyyo baaso hagaazaa immidosona hegeekka luxanchch naati bantta payyatettaa naagana mala giyaa huuphe yohuwaana.

Buquratu giddo geelidi de'iyaa baanaa puunnanawu go"ettiyoo wodee eehido buquraappe issuwaa giidida zammaana miishshaa bee'idi de'ettees. ikka adussa gidiidi a meraykka zo"o.

Issi heregan keexeetida keettaa giddon dumma dumma buquraa qommoti de'iyaageeta gidishin, eta sunttay oonee oonee? Wuygen uttida xaraphpheezzaa meray ay malatii?

Issi suuqiya giddon hergaa bollan de'iya alleeqotu sunttay ayba geeteettii? Ha alleeqota asay aybin wottii? Etappe guyye baggaara xoqqan beettiya buqurati aybee aybee?

Macca naati bantta hayttan aattiyoo worqqay eta bolla keehi lo'es shin he worqqay worqqa keettan keehi daro biraa ekkiishsha ?

issi shuchcha olay diyagaa matan diya supermarkeetee dumma dumma miishshata bayzzanawu giigissi wotiis. eta matan daro asaykka shammanawu eqqi utageeti doosona.

Aduussa kammiyaa hagazzawu muruta hanotan kammeti injjiyan bullulanawu shuchchappe gigida ogee de^ees. Ha gigiida ogiyan issi yeelaga na^ayi naa^u gomawa bulullisidi beesi. Guuye bagaara qaasicora kaametti eqiidosona.

Ogiya bollan naa"u gediyaawa kaamee maaraara eqqidaagee beettees. Qassikka aappe sinttaara daro qorqqoro keettay keehinne puulattibeennaagee urqqan tiyettidaage tayo beettees.

Wogaa oydeta oottiya aayoti bantta kushiyan daddidi oottido mattappe merettiya qeeri qeeri oydeti keehi lo'iyoogee nu aayotussi keehi kaaffeenne woytoy koshshiyooga erekketi?

Naa"u goshshanchchati gade giddon biron mokkide de'iyaa kattaa harummidinne qassi shoddi shoddi olidi de'iyaageeti keehippe daafuridi oottidi de'iyaageeti de'oosona .

Asaa naati duussaa suganawu dumma dumma oosota oottiyoogan banttananne bantta keettaa ayissosona. Hagan diya asati qassi kaamiya ogiyan muuziya bayizzoosona.

Dembba cora buquray issippe coo laaletti uttidaage de'iyaagaappe miyyesaara qassi hara dumma jooniyaara issibay de'iyaagee aybeeshsha? Hegakka qassi ooni wottide?

tohuwan wottiyo adil'e ciishsha malattiya caammay sa'an diyagaa bolli hara meraykka de'ees. qassi i biittaa bolki wodhdhi uttidi asaassi xeellanawu lo"es.

Bone gelin Luxettay dommiyo wode luxanchchati maallado guuran Luxetta keettaa gelidi bandiraa bollawu kaqqidi gelidi kiyiiddi wottiyoode ogiyaara kanttiya asay eqqiyoogee ayibissee?

Asaa naati ba heeraa olidi baqatiyode kawotettay erenna ogiyaara biyode danoy keehin daro. Hageeti bantta heeraa olidi baqqatida toophphiyaa biittaa yelaga naata.

Darotoo asay ba sooppe kiyidi ambbaa giddon beettiya qumaa keettan miyo qumati aybee aybee? Ha sohuwan beettiya qumaa sunttay aybaa geetettii?

Nu ambban issi gita koskkee diyaagan dumma dumma buqurati bayzetoosona. He koskkiyaapekka asay ba koydobaa shammanaw keehippe ufaytoosona. Gaasoykka he sohuwan bayzettiyaabay harasan bayzettiyaabaappe keehi hiraysoosona.

Keettaa giddon muleera aappun oydeti de'oosona giidi qoppeetii? Eti uttido sohuwa meray aba merakkonne yootidi appe ya baggaara de'iabaykka aybakko ereetii?

irxxa maatay diyagaa matan saan keettaa qucciyo miishshay des. a matan qassi karetta miishshay assi tuchchaa malatiyagee beetees. shin lo'enna

Issi arssa yelaga na'ay ba hayittan gudichchaa wottidi bollaara bootta kootiyaa maayidi ba qooriyan masqqaliya qachchi uttidi yaa simmidi xeelliddi de'ees.

Amaaratto doonan woykko qaalan shaaqaaxaa bayzziyoo sohuwaan dumma dumma buqurati issoy issuwaa bollaan kuretti uttidaageeti beettoosona. sintta baggaara de'iyaagee jarkkaniyaara de'iyaa zaytiyaaa giyoogaa.

Ini gala nu biittan de'iyaa kawo oosanchchati ubbay issippe shiiqidi daamoota deriyaa biiyoogan keehippe allaxiiddinne kaa'iidi peeidi yiidoogee erettes .

Qoodan ussuuppun gidiyaa naati issi gilbba sohuwan eqqidaagetuppe issi na'ay Wolaytta wogaa maayyuwaa dungguzappe giigigi pooxaa qumayyidi ha simmi eqqiis.

Dembba bollan daro puilattida hanotan uppupa issuwaa issuwaara shiishshi qachchidooga bootta curqqaa bolla shuuyyidi wottidooge xeelliya asawukka keehippe ayfiyaan geliyaaga.

Issi cima aaway ba sinttan cenggurssaa xoqqu oottiyaa buqura ba sinttan wottidi dumma dumma allaaliya bollan zaaruwanne haayyuwaakka immidi de'ees.

Hagee "Disi Giddo xekkaa kilinikiyaa" yaagiyaa erissoy ogiyaa xaphphon ubba asawu beettanawu kaqetti uttiso sohoy awa ambbaa getetti xeegettii? Qassi a miyiyaanikka na'ay ay oottii?

Issi lefa ambba gidiyaa heeran hegadankka keehippe lo"iyaaba gidena shin amarida keettati keexxeri uttidaagetuppe gidduwaara hefintta kanttissanaw efiyaa ogee de'ees.

Wolqqa oosuwa oottidi aqqiya na'ay de'ees. Ha na'ay gaariyan aybakko caanidi giyaa biiddi de'iyaba milatees. A miyan issi mishiriya de'iyara beettawusu.

Ha som"uwan bootta tiyetti uttidi haa qirjjijjidi xeelliya asi macceeyye attumee? Ha tiyetti uttoogee som"uwa tiyettiyogaappe harabaassi aybawu maaddii ?

Issi mittaappe oosettida summa dumma buquraa dooriyo bootta meran puulattida dumma dummabaa dooranawu maaddiya buquray beettes. Aappe guyyeera shuchcha diyssay diyageekka beettes.

Nu biittan de'iyaa seeraa naagissiyaageeti ini galla shiiqidi yaa'aa ootidosona . Hegeeka nu biittee seeraa kaseegaappe daruwaa waatidi naagissanee giyaa huuphphe yohuwaana.

Cora attuma asati issi wogganne aaho gidida keettaa tamay xuugidoogaa qoliiddinne qassi a sohuwaani hara keettaa keexxanawu giigissiiddi diyageeti beettoosona.

Cora yelagatti toho kuwassiya kaa'iidi daaga bantta sinttan wotidagettuppe woraqata oyqqida na'ay maayido maayuwa meray aybee? Qassikka ha yelagatti woysse?

Issi aaho dembban maatay mokkidi buucciyaa asi xayyidoogappe denddaagan melidi kinchchichidaagee de'ees. Appe guyye baggaara qassi haahuwan amarida mittay eqqidaage de'ees.

Salo meray de"iyo koohoy de"iyoogaa giddonqeeri naati sheeshsha shee"idi bantta maayido maayuwa bashshennaadan giidi wottiyo dayipperee de"iyaagaa giddon aappunay aappunay de'ii?

Gonggee udula mittay qassi qoriyaa giyoo wogaa miishshay maarara eqqidaagee beettees. hagee wolaytta asay beni wode go"ettiyoo meeze miishshaa. darotoo ganddaan de'oosona.

Cora urqqaappe merettidi xuugetti giigida jabanay bayzzanawu giyaa efaanawu meqqenna mala daro bonccuwa garssaara hiixxidi wottoogee beettees. A matan qanccaykka de'ees.

Asaa naati dumma dumma mittaa ayipeta banttawu usttatetawu go'ettiyoogeetuppe amararidaageeti paappaya, muuziya, apakaadduwanne hara dumma dummabataka go'ettoosona shin etayyo hara go'ay de'ii?

Hagiddon nu ambbaa ayssiyaagee oge doonan dumma dumma xomppiyaa qommota gelissidoogee nu ambbaa keehippe puulayidi lo'iyaagan omarsaara hemetettiyoode ayba lo'es giidetii?

Toophphiyan adussa wodetussi haggaazaa immidinne ha"ikka immiiddi de'iya gaazeexatuppe ayfettiyageeti awugeetee? Ha gaazeexata go"ettiyo meezee guuxxanaadan gita beeraa bessidabati aybee aybee?

Adil"e ciishsha meraara de'iyaa keettaa sinttan qoodan heezzaa gidiyaa asati eqqidaageti beettoosona. naa"ati eqqidoosona qassi issiniyaa eta xeelliyaara uttidaara de'awus.

Issi aaho dembban corattidi shiiqida asati ay oottiiddi de'iyoonaa? Eti maayido dumma dumma maayuwa meray ay malatii? Ha asati poliyo goynuwa maaray ayba geetettii?

Paranjjati nu biittaara kanttidi harasaa kare biitta biyaa korinttiyaa wolqqaa aattanaw gelissido wogga birataa gelissidoogee nu heeran eqqidaagee ayba yashshii?

Maaraara ogiyaa bollan micetti uttida bayziyoo mittaa ayfetu sunttay aybaa aybaa getettii? Qassi eta meraykka aybaa milatii? A miyiyaanikka aybay de'ii?

Nu biittan issi Toommaasa giyo miishshaara de'iyaa dure bitanee de'iyaagee ba koskkiyaan dumma dumma kattaa ayfiyaa qommuwaa bayzziyoogaassi gatee keehi darooshsha?

issi hookkotidda kalttay ha sohuwan gede zin'idaagee beetees. hegaa xalaala gidennan qassi i de'iyo sohuwankka bulla meray diyagee be'anawu daruwa a loyttena.

Issi sohuwan sa'an doorettidi de'iyaa katta qommoy aybee? Ha kattaassi meray ay malee? Appe zokkossa baggaara de'iya dumma dummabati aybee aybee?

Naa"u qeeri naati issinna buraabure karettaa maayidaariira kushiyan bootta meray de'iyo maayuwa maayidaa na'eera naa"ay issippe qoometti eqqidi miicciiddi de'oosona.

Keehippe daro dicci uttida sawo maatay woykko aguppee de'iyagee aybaassi maaddiyogaadan eray? Ha aguppe awa heeran mokkiyanne issi keettaassi awugaa baggaara mokkii?

Issi toho dooya caammay beettes. Ha caamma mera darotoo attuma asay wottees. Ha caammayookka meray bolla baggay bulla garssa baggay qassi karetta.

Issi puulattida zannaqa keettan karetta tookkiya caammaa wottada qantta ba bolla bessiyaa mayuwa mayyada eqqidaari meray ayi malee? I sunttayikka oonee?

Sa'an zaa'idi mokkiya doozatuppe issuwa gidiya gossee gakkidi ayfiidi ceegiyo wode gakkidaagaa so ekkidi xeerappe qanxxidi giigissidooge ayba getetti xeessetti?

Ato geetacho Gebu Abera yaagiyaagee bootta maayuwa maayidi eqqidosona. kushiyankka eexxiyaba oyqqi uttidosona yaagiyaageekka de'ees. Qassi i kaaleeta gadaawaa yaagees.

Issi bitanee maata keettaa achchan eqqidaagaa gidishin, l ay oyqqidee? Ha bitanee oyqqido muuziiqa miishshay zammaneyyee wogaa miishshee? Appe ha baggaara de'iyaabay aybee?

Cora attumanne macca seera naagissiyaa xaaceti ubbay maaraara uttidi ayi ezggiddi diyoonaa? Eta giddon xaacetu qophiyaa wottidaagetunne woottibeennageetu qooday woyisee?

Worqqa keettan qooriyan wottiyo worqqay diyagee beettes. Ha worqqayikka dumma dumma meraara de'ees. Aappe sintta baggaara qassi samaaye qalamiyan tiyetti uttaagee beettes.

Qoodan keehi corattida maccanne attumma asata dumma dumma hanotan luxidageeta anjissiyo gallassan ubbayikka issimala maayuwa maayidi luxeta polidoogawu upayittiiddi doosona.

Xoossayo goynniyo keettan issippe maarara eqqida naati maayido maayuwaa meray ayabaa milatii? Qassi eta qooday ubbagee nuuyo qoodiyaakko wuranee eretii?

Kuwaassiya kaa"iyoo dembban cora wolayitta dichchaa kaassanchati maayiyo maayiyo maayuwa maayida yelaga naati maaraara eqqidi guppiiddinne yexxiiddi de'oosona. Dembbaappe guyye baggaara ziggaa mittay de'ees.

Nu biittaa zal"anchchati bantta zal"iyaassi giidi asa gaden mokiyaabata he sohuwaa biidi shammiyoogan giyaa ehidi kiluwan kiluwan wottidi bayzziyoogee woysu bira ekkiishsha?

Biitta haatta meechchappe teqqiyo oosuwa oottiyooga halchchi denddida baddesa ayssuwaa ooso keettay nu biittay nu diretetta yaagiya huuphe yohuwa oyqqidi oottiyooge like?

Luuxxidi adhiyoo sohuwaan ya baggaarakka ha baggaara diyaa keettaa godaa bollan diyaa qalamiyaa meray ayba meraa getettii? Ha keettay qassi o keettay?

Keehippe dola meretatun puulatti giigi uttida lo'iyaa heeran dumma dumma zammaana shuchchappe keexettida keettati diyaageetu qooday woyisee? Etappe ya baggaara shaafay dii?

Naa'u keehiippe ufayttiyanne miicciya, arssa karetaaranne guutta boottaara wanccare maayuwaa mayidi issoy issuwa bolli zemphphidi pootuwa denddidi de'iyaageeta gidishin naa'aykka arssa meraa.

Wolaytta dichchaa tohuwaa kuwaasiyaa citaaranne Bahire Daare toho kuwaasiyaa ciitaara issippe annaaciyaa gayttidi kaa'iidi de'oosona. Na"aykka keehippe wolqqaama kasanchchati de'iyoo cita.

Issi qeeri na'iya bari huuphiyaa daddisada qassi a bollikka qeeri qeeri suuppabata qachchada ya baggi sima xeellaydda eqqidarippe sintta baggan aybbi de'i?

Dumma dumma magalashshoy kameti uttido kifiliya giddon cora attumamne macca asay issippe shiiqidi uttidoosona. Ha asati aybbissi walakkidi maayidona ?

Macca asaay bana loyttidi puulayidi lo"iyaa hanotan pootuwaa denddiyode ufaysees. Hanna na"iyaa keehin lo"awusu. A maayido maayoy wogaa maayuwaa geetetees.

Wogga keettay gimbbe dirssan diretti uttidaagee beettees. Ha keettaa shuriya geliyosawu giigida sanqqay dumma dumma meraara de'iyagaa gididi keehippe lo"iyagaa.

Issi keehippe ordde booray de'iyaaga bolli Wolayttan biittan baaliyassi shukkanaw shiishi wottidooge de'ees. Ekka qassi keehippe orddenne be'anawukka lo"iyaaga .

Issi keettaa giddon de'iya sa'appe pude asaa kessiyaa miishshay merettidoy aybappee? Xeellanawu keehippe lo'iya dumma dumma mera qalamiya tiyetidda puulatida keettay awa ambbaa giddon de'ii?

Dumma dumma qalamee de"iyoo xaafo miishshaappe issuwaa gidida irssaasiya ciiriyoo buqurati diyaageetu giddon adil'e ciishsha meray de"iyoogeeti aappune? Eti qassi muleera qoodan woysee?

Issi suyiqiya giddon daro hayilanddiyaara haattay qibaatee, qeeri naati dulliyan wottiyo dayipereenne dumma dumma suyiqiya buqura qommoti maaran dooretti uttidosona.

daro bambbaree diyaagaa matan poo'oy des. daro bambbaree poogees shi appe aadhiyaagee doonaa oyqqees. ikka doonan keehi xuugees. meraykka maata mala.

Issi na'ay na'iyo baassi machcho oottidi ekkawu koyyiyo wode Wolaytta wogaa maaran bantta heerappe cima asaa yedidi na'enttasoo asaara erettees.

Kuwaassiya kaassanchati bantta kaassaa maayuwaa maayidaageetinne deretettaa kaalettiya asati baggay uttin baggay eqqin haa simmi uttidosona. Etappe guyye baggaara Toophphiyaa banddiray de'ees.

Cora luxettaan anjjettida luxxanchchati issi sohuwaan eqqidaageti de'oosona. eta giduwaanikka qassi eta luxxisida luxxisanchchati de'iyoode etappe ya baggaara miitay de'ees.

Tamaa eettiyo heeran darotoo asay goettiyo miishshatuppe issuwa gididdaba. ikka urqaappe meretees. sunttaykka awu aybba geetetti giikko darotoo ixaanaa cuwayiyoogaa.

Addis ababan issi keehi gita gidida paabrikkay eqqanawu oosettiidi diyaagee oosetti wuriyoo wodiyan keehippe daro oosanchcha asaa ekkanawh diyoogaadan cora asay yootiidi beettes.

nu biittee giddon qumatettaw maaddiya doozatuppe issuwa gidiyaa boynnay issi heeran mokkidaage haytta muleera pude essi uttiis. gidoshin assi hayttay meetettena.

Milatissonne Mali be'o luxettaa timirttee wolaytta moottan aappuntta kifiliyappe doommidi imettii? Ha luxettaa luxxissanawu loohida eranchchati ubba luxetta keettatun de'iyonaa?

Nu biittan orttodookise ammanuwaa maaran eti bantta baalaa binchchiyoo wodiyan banttason kattido kattaa efiidi hiyeesa asatakka miziyoogan he asati aykeena ufaytiyonna?

Dumma dumma heeratun koskketi woykko suuqeti hegaadankka gita suppeermarkkeeteti de'oosona. Hageeti qassi asay banttana koshshidaba aybaanne biidi bantt marccuwan shammidi ekkanawu maaddoosona.

Nu wolaytta asay kase yettaa yexxiyo wodiyaan kanbbaanne karaabiyaa baqqiyoogan bantta yettaa yexxoosonanne kaa'oosona shin etayo hara yettaa miishay baaweeye?

Amarida asay dembban eqqidaageetuppe sintta baggaara oyddu asati de'oosona. Ha asati bantta kushiyaa qumayidi sinttawu simmidi eqidoy aybba gaasuwanne eray?

Naa''u attuma asati ayissi shuchcha keetta akaafaara qoliddi diyoona? Eti qoliddi diishin eta bollan woddikko eta payyatetta bollan metuwaa medhana danddayennee?

seeraa naaggissiyaa xaace cora gasttanne yeelagaa asaa shishshidi aybaa taammarissiydi de'i? cora asaa giddon issi cima bitanne ba huphiyappe qophiya aysi denttidee?

Issi asppaltte ogiyan ushachcha ginan gaxattidi de'iyaa kaametu sunttay oona geetettii? Eta meray ay malee? Kaametuppe guyye baggaara zardda'idi de'iyaabati aybee aybee?

daro saamunati issisan doosona. etawu qassi xeelliyoode daro qommo merat diyoogaappe dendidaagan keehi lo'ees. ha gaxaara diyaageti keehi zo'o malatoosona.

qorqqoroy maaraa diretti utaagaa matan issi woga keettay keexettiidi des. hegaa xalaala gidennan qassi appe ha bagaara mela sohoykka diyagee tawu hagan qassi beetees.

Kawoy kessiddo seeraappe kareera giigenna bettiya biyogee metuwan yegees, ha asti aybi gaasuwan issi sohuwa shiiqqiddonaa? Eta miyiyan kaqqettagee awa biittaa banddiree?

issi zo'o miizziyaa xanttaarra kehippe woggaa gididaraa eqqasu i matan qassi haraa o millatiyaa zo'o meeraraa de'iya mizziyakkaa eqqa uttasu.

Koyro kifiliya luxanchchati luxiyo hisaabiya maxaafa yaagiya xifatee ha maxaafay aappuna kifiliya luxiyaa nati luxiyo maxaafakkonne qoncciyaa beessiyaa erissuwaa .

Musuluume ammanuwaa kaalliyaa asati ubbatoo biidi goynniyoo sohuwaan issi keettan pude saluwaa gakkanawu xooqqu giidi uttidagee beettees. garssa baggaara banddiray de'ees.

Qoodan muleera hospuna gakkiya ushshay ubbassikka dumma dumma meraynne dumma dumma sunttay de'iyoogee issi diran doorettidaagappe daro baggaa sunttaa taani erikke.

Dumma dumma birataappe giigida buquratuppe issuwaa gidiya akkafay qoxxi giiggissidi bayzzanaw ehidooge issi diran jooniya bolla wottidoode de'iyaaga koshikko yaada shammaa.

Macca naati bantta sinttaa bantta som"uwaa puulayanawu giidi eesaara dumma dummabata wolakkiyoogan go'ettiyoogee eta keehippe puulayes shin eta dari miishshaa kesisseneeshsha?

Cora asay shiiqidi azinaynne machchiyaa bulachetiyaageetura issi puulattidi lo"iyaa keetta garssan doosona. bullachchetiyageetu achchin miizetika kushiya baqqidi eta bullachchaa ho"etiidi doosona.

issi keettaa giddon diya bootta woraqataa attamanawu woykko giigissanawu bessidoogaa bessees. ikka keehi karetta malatees. qassi miishshaakka keehi demisses geetees.

issi keettaa giddon kushe hillanchatun masetidi mittappe giggidaa so miishshay immiyo go'ay aybee? Cora beettiyaa mittappe giggidaa so miishshati muleera appune?

Ba huuphphiyaa dichchada ayfiyaakka borxxu oottada haa xeelliyaa macca na'iyaa karetteeye arssee oonee eriyay? Qassi i miyiyaan de'iyaa xifateekka woygii?

Issi so buqurata dooriyoogaa bolli issi zazzare malatiya buqurayi, siineenne haatta woyikko shayiuya pentyissiyo buquray des. Ha buquratikka bantta sohuwan uttidosona.

Attumanne macca asati issippe issi sohuwan shiiqqidi eqqiddossona. Eta sinttan issi addussa oydee de'iyagan naa"u asati dawutaara a bolli wottidi xeelloosona.

Heezzu asati issi shooqa bolli eqqidi issoy issuwaara haasayddinne qassi gede shooqakko xeelidi aybbakko hayyotidi de'iyaageeti ubbaykka bolla baggaara ay maayyi uttidoona?

Asppaltte sohoy dembbati uttidaagan issi asi yaa simmidi biidi de'ees, ha baggaara qorqqoro dirssay beettees, mittaykka melida maattaykka ogiyan beettees,

Issi wodalla na'ay ogiyaw gidduwan eqqidaagee ba naa"u kushiya denttidi ha simmidi xeellidi ba huuphiyan qophphiya wottidi de'iyaaga sunttay oonee?

Daro polotikaa kaalettiya asati woyikko polotikaa oosuwaa sintta xeeraara kaalettiya asati daro kawuwa azazota polanawu uttidosona. Eti azazuwa polana xayikko waaniyonaa?

Cora Asati puulattida oyidee maaraara diyagan adaraashan uttidosona hegeetuppekka issoy ba ayifiyan manaaxxiriya wottidi qoppiiddi des. Issinnakaa bullukkuwa mayyidaara a achchan dawusu.

keehi malaaliya hanotan cuwattiidi diya miishshay beetees. ha miishshaa matan diya asatikka heezza. ha asati maayiddo maayoy keehi bootta malatees.

Asay corattidi eqqidosan udula mittaan banggaa caddiidi de'iyaa asay beettees. naa"u attuma naati caaddiyoode maacca asay qassi ya baggaaranne ha baggaara puniidi de'ees.

Yaaqooba giyoo miishshaaway issi issi ganddattiyaa heeratuura keehi aaho gadiyaa shammidoogan zerido kattaa wogga kaamee kattaa cakkiyaagaa kelissidoogee keehippe oottes.

Baaattaa bollan jabanaa me'oy tucetti uttis. A matankka otoy diyagaa bollan bulee tucetti uttis. Ha otoyinne baattayikka qarxxa xaphon des.

Awaa po'uwaa yaagiyo birshshetay de'iyo xifatee de'iyo erissuwaa oyqqidi dumma dumma elekkitroone buqurata bayzziyoonne shammiyoo keettassi giddo gelissiya pengge de'ees.

Issi adussa mittay de"iyaagaa xeeran cora mattaa koottati kaqettidaageeti de'oosona. Aappe miyiyan hara suuppa mittati de'oosona. Guyye baggaara qassi shaaray diyaagee beettes.

Daro wode macca naati dumma dumma bullachchawu gidin hara hara gallasata bonchchiyogawu gidin hagaamala puulattida caammata wottiyoogan banttana loyittidi kiyoososna.

Asay ba heeran sarotetaa naagissanaassi qamman ba heeran kiyidi yuuyyiyoogan heeraa naagiiddi aqqosona. Hagan diya yelaga naatikka xaacetuuta maadettidi kiyidosona.

Nu wolaytta bagaara kawoy keexissiidi diyo issi keehi xoqqatetaara de'iyaa keettay keexettiyaaga be'iyoo wodiyan keehippe malaales. He keettaykka keexettidi wurin be'anae diyaanaasha giisses.

Dumma dumma kawo ooso keettatinne buzo ooso keettati banttana qonccissiya dumma dumma malaatata go'ettiyoogee eretiyaaba. Hegeekka eti hara ooso keettaappe dummatana mala keehi go'es.

Nu heeran ira wodiyan iray bukki bukkidi urqqay asaa hemetaa diggidi waayissidoogaappe denddidaagan nu ambbaa ayssiyaagee shuchchaa he ogiyan gelissidoogee keehippe lo'ees.

Cora gatiya carkkoy eqotay issi asi ba koyyidoba hara asaassi yedana woykko kiitana koykko ba diyoosan uttidi yeddanawu danddayssiyagee aybba giidi xeesseti?

Sa'aappe doommidi pude saluwaa gaakkanawu de'iyaa cora xeekkatura de'iyaa sohuwaa be'oos. kare baggaara qassi heregaara de'iyaa goday beettees. ikka phoolidi keehippe lo"iis.

issi geela'o na'iya diyaara keettaa pengen eqqada maayido maayido maayoy ay malatii? qassi akka awa biitaa wogaa qonccissiya maayuwa maayadee?

Daro uuttati tokettidaageta dirssa diri wottidoogappe sintta baggaara dembbay diyagaan issi aaway ba kushiyan tooraanne gondalliya oyiqqidagaa miyiyan diyara a maccaasii?

Shuchcha keettaa keexxanaw simminttuwanne ashshawa issippe gatti munaqqiyaa maashiniyaa gidishin ha appe sinttaara eqqida asati a giddo ha koshshiyaaba qoliidi beettoosona.

Issi aaho kifiliya giddon keehippe daro asay issippe shiiqidi issoy issuwaara zoretti wurssidooga bessanaw bantta kushiyaa denttidi maaccettidi de'oosona .

Hagee kase wollaytta sooddo ambbaa giddon kaamee eqqiyoo sohuwaa gidiyoode sohoy darin giigibenagee kaamee hemettiyoode baanay denddees. ya baggaarakka deree dees.

Toophphiyaa dere asay darotto miizza heemiyogan eretees. Ha miizzay harggiyode a akkamanawu a haakimiyaa koshshees. Hanna miizziyaa harggidaro akkamo haggazza immidora karen maataa maydda deawusu.

Issi wogga keehi yashshiya gonggoloy de'iyagaa giddon cora asay shiiqidi issippe kaa'iiddi diyageeti yuushuwan qassi shuchchan yapari yapari wottidooge ayibbe?

Wolayttattuwa luxiyo maxaafa naa"antta kifiliya bolla baggaara corabay xaafeti uttiis, leemiauwassi maxaafa giigissidaagetu sunttay kaalli xeellidaagenne issoi harabaykka d'e'ees .

Issi wogga bitanee bari ooso keettan gediya qaxxidi ba kushiyan maxaafaa oyqqidi nabbabees. A yuushuwan ubba baggaarakka dumma dumma xuufee de'ees.

Nu biittan de'iyaa hiillati giya galassay gakkanaaniyoo heeran cora jabanaanne bashiyaaduwaa medhdhiyooga bantta zal'iyaa keehi minttidi zal''oosona shin gewoy etappe giirraa ekkiishsha?

Bolla kifiletuppe issisay dumma harggiyaan qohettidaagaa dumma dumma hikimina immin laamettidagaara naa'aa wootidoogee, loomiyaa matan shiishi wotogee, qassikka burccukkuwan tigi wottidoogee beettees.

issi macca na'iyaa bari kushiyan bootta pesttaaliya oyqqada ogiyappe gede baggi kanttaydda diyaarippe sintta baggan de'iyaa issi bitanee aybba oottii?

Wolaytta wogaa qonccissiya dungguzaa maayiddi cora asay aaho kaame ogiyaa kiyidi bantta oonattetta qonccissiidi beettoosona. eta wogaa maayuwaa meraykka bootta karetta adil"e ciishshanne zo"o.

Amarida tamaare naati issisan shiiqidi de'iyaagetuppe ha baggaara de'iyaageeti aybba duge simmidi xeellide de'oosona. Hinkkoti qassi ya baggan aybba oottiyoona?

"tana geluutee?" yaagiyaa xifatiyaa bolan kaqqidi garssa baggaara lo''iya meray de'iyo puulayyiyaabata shiishshidi wottido issi kifiliya giddon de'iyaa naati awa biidona?

issi keettaa karen diya dumma dumma meray diyo ciishshaa be'ays. i qassi ushsha keetta malatees. hegaa xalaala giddenan diishin i lo'ees.

Nu ambbaa garssan ambbaa ayssiyaagee gelissido xomppee de'iyaagee omarssan omarssan hemetetiidi xeeliyoo wodiyan puulattidi oge doonan xomppiyaadmgee ayba lo'es giidetii?

Keehiippe xoqqu giidi dicci uttidaa maarara tokkettidabaa malattiya mittati beettoosona. Etappekka issi mittay keehiippe diccidaagee xeelliyode heeraawu dumma puulaa immiis.

Timirttiyaa tamaaranawu koshshiyabatti biiriyaa, irsaasiyaa, laaphphisiyaa h.h.milaatiyabati beetosona. Ayokka eta wottiyo miishshay beetees. Hara miishshay qassi maqqaseekka beettees. Hagee ubbaykka issippe uttidi keehin lo"ees.

inisttagiraamiya yaagiya xifatee beetiyaagee ingglizzattuwan xaafetidi beetiyaage aybaa m,aadii? qassi ha xifattiyaassi meray ayssi karettanne daro hara mera gidana danddayidee??

Issi quruxuwan direttida dirssaa giddon issi bitanee kushiyaa xeessan wottidi barkka eqqidaagaa gidishin, I zemppidi eqqido buquray aybee? He buquraa meray ay malee?

Banddiray issi dere asaa zawaa, moottanne oonatetta qonccissiyaga. Hagee banddiray salo meera, boottaanne zo"onmeeraa oyqqidaga gidishin giddo gomppan maataa keetta misiliyaa karetta meeran oyqqiis.

Qoodan amaarida maccaanne attuma asay ubbay issi sohuwa shiiqidi haakko simmidi xeelliydi de'iyobay aybee? Maccanne attumma asay aysi bantta kushiyan bantta uluwaa bollan wottidonaa?

Issi adil"e ciishshaa mera pestaliyan paranjatto xuufiyan 'Addis tea gold label' giyagge xaafeti uttiis. Ha pesttaliya bollan zo"o manqqorqoroy penttiyage beettees.

Issi bootta meray de'iyoo sohuwan dumma dumma buqurati de'iyaageeta gidishin, ha buquratu sunttay oonee oonee? Karetta maykiyaa bollan de'iyaa meray ay malee?

Kishiyaninne qooriyan wottidi alleeqiyo miishshata bayzziyo sohuwan daro miishshata kaqqi uttidaagappe ha baggan de'iyaage aappun graame deexxi? A waagaykka woysse?

Ciishshaa qottan oseettida meraykka karetta gidiido issi arssa gediyaara de'iyaa geela'o na'iyaa ba tohuwaan wottido caammaa be'iyoode ayba lo"ees gidetii!

Ushsha keettan cora xaaramusiyara kumi kumidi uttida ushshay beettees. Ha ushshaa matan a tigidi uyanawu burccukoykka de'ees. Ha ubba ushshaykka zo'o.

Galbbappe oosettidaa xeellana keehippe lo"iya caamma qoppiyode tohuwan wottidi kiyanawukka keehippe lo"one injje malatees shin awu gatee woysa gidaneeshsha ?

Baalay gakkanaaniyoo heera nu heeraa asaara giyaa biyoo wodiyan mehee giyan keehippe al"ees. Gidikkoka hegaadan al"ishinkka asay keehi daro biraa kessidi shami ekkidi yiidosona.

dumma dumma xekkay de'iyo shuchcha keettappe garssa baggan issi bitanee aysi eqqiide? appe sintta baggaara de'iyaa adil''e meraara de'iyaage qassi aybbe?

Issi seliseeda giidida shooqan asaa naati miyo kaatta ayife zereetidaage de'ees. mookkida kaatta giidon issi attummagenne issi maccaara kaattayi suure mookiide giidi kaalli xeellidi de'oosona.

Issi bitane ba kushiyan zo"o, adil"e ciishshaanne karetta meray de'iyo banddiraa oyqidi ba kushiyakka maykkiya oyqqidi ha simmidi eqqiis. Cora asaykka de'ees.

Gimbbe keettaa miyan dumma dumma asati shiiqi uttidi dumma dummabaa zal"iiddi de'iyageetuppe sinttaara uttidaagee loomiya bayzziyo wode gidduwan uttidaara aybaa bayzzay?

Ha"i wodiyan aakkiiddi de'iya suuqiyappe maayuwa shammiyo meezee biittaawatu koshshaa kunttiiddi de'iyo hanotay ay malee? Ha suuqetuppe issi asi ba koyyido maayuwa shammiyo qaaday ay keenee?

Issi bootta miishshay diyaagee shuchcha keettaa giddon beettiyaagawu go'ay aybee? Qassi asi aappun xoo'ettidiyaageeti tamaa eettanawu woykko sookkeettiyaassi maadiyaba malattiyoonaa?

Beni Wolaytta asay olawu biyo wode ba morkkiya tooraappe attanawu oyqqiyo tooraa miishshay ayba geetettii? Gonddalliyassinne tooraassi dere asaara de'iya gaytotettay ay malee?

Dumma dumma mittaa ayfetinne ataakkiltteti issi bayziyoo sohuwan doorettidageeti muleera appun biran shiqqidonaa? Sintta baggara uttida naa'ay ba kushiyan oyqqidi xeeliyobay aybee?

Issi kifiliya giddon uttidi dumma dumma yohuwan tobbidi de'iyaa asati etappe sintta baggaara de'iyaa asati etawu haassayidi de'iyo qofa ayssi ezggiyoonaa?

Issi keettaa giddon dumma dumma zanaqqaassi giiggida puulaa sohuwan dumma dumma meray de'iyo uppuppati pugettidi issippe qasheti uttiddosona. Keettaa meray adil"e ciishshaa mala.

issi makiinay diyagee beetees. ha makiinaa meraykka maata mala. qassi ikka diyo sohuwan diya heeray keehi iiteessinne keehi lo'enna. ikka iitees.

Nu biittan issi issi yaa'ati yaa'ettiyoo wodiyan nu ambban de'iyaa aayoti bonchchuwan he sohuwa shoobettidi xaagattiyoogan he yaa'aa asaara issippe shaakoosona.

Wolayittan gidin hara hara dalga manttetun he biittaa wogaa qonccissiyabati de'oosona. Ha sohuwan diya pulaalee wolayitta wogaa qonccissiya miishshatuppe issuwa.

Ha gaazeexay ba giddon dumma dumma yohota qonccissees. Leemissuwaw Cora asay shiiqidi yaa'iyo yaa'aa, dumma dumma erissotanne hegaadankka qonccissota bessiya misileta ba giddon oyqqiis.

Uuttay keehippe daro qummatettawunne dumma dumma asaa bolla koolliya darkko katta. Badallay qassi iray bukkiyo wode mokkiya keehippe maaddiya katta.

Issi sohuwan kaqqetti uttida mitaa ayfetinne attaakilteti de'iyageeti beettoosona. Ha baggaara kaqqettidi beetiyaagee burtukkaaniya a miyiyan qassi shunkkurutoy kaqqetti uttiis.

Daddaappa saayinniyan de'iya bootta saayinniyan miyo kaatta shiishshidooge de'ees. Shiiqida kaatta qommoy ashshuwa, oyittaa, daabuwaanne baaribariya. Ha shiiqida kaatta maanawu shishshidayi oone la?

Cora asay issippe shiiqidi melidda miitta pude essidi tamaa oyttidi baggaay silkiyan pootuwaa denttiidi hombocciidi de'iyode wogay ayba xeelan bonchchettiidi de'ii?

Misiliyaa giddon phalqqettennan muume de'iyaa tuummotu qooday aappunee? Ha tuummuwaa murutaappe gaxa baggaara tuummuwaa murutaa kammi uttida buquray aybee aybee?

Issi keettaa asati maaran uttidoosona. Etikka na'iyo, aayyiyo, aaye aayyiyo, aaye aaye aayyiyo gididi issippe issi mala maayuwa maayidi uttidoosona.

Issi bottabaa bollan uttida oodi beesso miishshay de'ees. A bollanikka salo meraan xafetida amaaratto xufekka beettees. Hegeekka oyqqido kiittaay ha'i toophiya heemmiyaa kaawuwaa sunttaa.

Zamana asay issi sohuwappe hara sohuwaa baanaw go"ettiyo buraqappe issoy makina gidishin daro a laagiyaa asay laageta keehippe luxxibeenaga gidana koshenna.

Xiiliya haattan qollidi penttisidi sukkariya gujidi penttisidoga uyyanaw maaddiya woykko 'shay- qixaliya 'giyoogaa gidishin hage kase wode beettena. Shin ha'i awuppe yiide?

Issi yelagga na'ay huuphphiyaa puulayiyo keettan uttidi bana puulaysidi beettes. Giddoppe attin a huuphphe dumma qottan, naa'u lee'e yafaratti merettin giigis.

Nu heera issi ha giddon dooyetta qeeri naatu luxetta keetta diyaagee naata keehippe mino hanoyan luxisiiddinne qassikka naatu payyatetetaa naagiisiiddi naata lo'o hanotan oyqqidosona.

Salaxaa baggaa mittaappe osettida oyde mala buquraa bollan qassi baggaa sharan xaaxi wottidoogee de'ees. He sharaa matan qassi aybakko curqqan xaaxettidaagee beettees.

Wolqqaama shuchcha keettay keexettiiddi diyaagaa sinttan cora naxalaa gullottida maaran eqqidanne uttida maccanne attuma yelaga naati issisaa shiiqaageeti tawu beettoosona.

issi wolaytta danguzzaa mayida macaassiya beetawusu. akka qassi maayuwa kiriya giiggissiyo miishshaa boli zemppada betawusu. akka ba kushshiyan woraqataa oyqaasu.

Qooriyan woykko kushiyan wottiyo worqqaa woykko biraa shammanaappe kasetada ne xeellana bessiyibay aybee? Worqqay woykko biray aybin geeddarettidi bayzettana danddayii?

Issi goshshanchchay ba gaden de'iyaa mangguwa ayfiya teeridakkonne giidi yiggi yiggi xeelles. Ha bitanee caddi caddi xeeliyoogee namissettideye woykko ayssi hanii?

dumma dumma mittaa ayfeti ha sohuwan beettoosona. etikka abokkaadota, muuzzeta, donuwa, loometta, ananaasetanne shunkuruutetta. ha ubbatikka issi sohuwan shiiqqi uttidosona.

Issi qan''ee ka''iyo keettaa matan de'iya cora qommo buqurati aybee aybee? Karen qoncciyan de'iya salo mala meray de'iyo buquray aybee? Asay ay oottiiddi de'ii?

Ichchashshu asati issippe maaraara eqqidaageti beettoosona. eta giddoppe issini kanchchiyaa maccaaro. Atiida oyddaykka attuma asata. etikka banttana qonccisiyaa seeraa maayuwaa mayidoosona.

Issi bazzotiya heeran biittaa ciiridi woykko bo"iya kessidi giiggissiddo sohuwan maattaay beettees. A mattan shuchchaa, mitaynne dereti ekiya sohotikka beettoosona.

Wolaytti bana qonccissiyaa wogaa maayuwan, durssan, miyo kattan qonccissees. Hageeti yelaga naati bantta dulla oyqqiyogan wolaytta wogaa durssan hayya leekke giidi kaidi deiyoge erettees.

Tohossa Toophiyaa dere deretetta dalgga manttiya, Boditte ambbaa haattanne gukkiyaabatu hagaazza immiya eqqota gidiyaaga qonccissiya erissoy ogiyaa doonan kaqeti uttiis.

Keehippe zo'o ashshoy maanawu qaaqqayyiyagee saammppaa bollan de'iyagee oosi giggidee? Ashshuwappe ya baggara de'iyagee aybee? Ha giggida qumaa maanawu de'iyaagee oone?

Issi qumaa kattiyo sohuwan naa''u maccaynne issi attumay de'oosona. Eti bantta maayuwaappe bollaara boottaba maayidi, bootta qophiya wottidi ,bootta xiilliya kichiniya bollan qoli wottidosona.

Beni nu wolaytta zamaana oydee yeena wodiyaan nu asay wogaan uutta gobbappe merettida shidhdhan uttees. Macca asay he shidhdhan uttidi puuttuwaa daddees.

Muuzze, apikaaddoy, paapayay, lelehenne hegaanne hegaa malatiyabati issoy issuwaa bolli maraara dooretti uttidaagaappe sintta baggaara issi yelaga na"ay oydiyaan uttis.

Issi mangguwa juusee qilxxi giid kummidi uttidaageenne maata mala tuchchan tuccetti uttidaagee beettees. A bollikka mangguwa misilee beettiyode garssan qassi adildhdhe ciishsha malatees.

Wolaytta sooddo tohuwaa kaassaa dembban giigettida wonggelaa oosuwan qoodan keehi cora asay shiiqettidi oottidoogan asay keehippe. ufayttis shin bawo he sohuwaa etayo immanaagaa waani diggibeenee?

Issi daabboynne keekee bayzzettiyoo keettay heregan keexeettidaagaa gidishin, he keettay tiyettido meray ay malee? Keettaa Karen de'iyaa asaappe harabay aybi eqqidee?

Dembban yaanne haanne simmidi de'iyaa miizzaruppe gidduwan cora asay eqqidaagee ha miizzappe shammiyaaganne qassi daro asaykka eta bayzzanaw sooppe giyaa ehiidaara.

Bootta irzuwa yuushuwan cora adil'e ciishsha mala puulaa miishshati, bullattanwu ekkiya puulaa miishshatinne zo'o miishshay diyagaappe sintta baggan daro oydeti de'oosona.

Issi timirtte keettaa karen de'iya dirssaa bollaan diya xifatee beetees. ikka he timirtte keettaa wogaa maara qonccisees. bitaneekka a besiidi des.

macca naati darotoo bantta sintta loyttanaw achcha meecciyo saamuna baziliniyaa giyaa qibaatiyaara gattidi tyyoosona. gidikkone hege mereta immota giddenagee eta bolli gattiyo qohoy baawe?

Daraphphpa bolla amarida naati eqqiidaagetuppe heezza gidiyaa macca naati dumma dumma meray de'iyo maayyuwaa maayyidi duriidi de'iyaagetuppe sintta baggan oone de'i?

Issi ganddattiya heeran leemo keetta woyikko wolayitta keetta diyara keehi ceeggada kunddanawu mata uttidaari yuushuwan dumma dumma doozati toketidaageeti de'oosona.

Issi wodalla na"ay ba huuphiyakka dichchidaagee guutta buuchchaykka de"iyoogee wolayitta wogaa malaatay de"iyoo maayuwa bollaara maayidi garssa baggaara bootta shamiziyaa maayi uttis.

Adil"e ciishsha mera Taappeellay, a bollan xaafettida xaafoy salo meran xaafettidi, giddoy herega xalla, haddirssaynne ushshachchay bulla mera keetta bollan kaqqettiis. Taappeellan xaafetta xaafoy woygii?

Issi ganddaa garssa malatiya sohuwaan beni birddilibisiya woykko meeguwaa maayuwa caanida pick upe makkiiniyanne sintaara ha yiya hara kaameti de'oosona.

Wogga sayiniya bollan boyinaa boyyiyaanne daatta bambbariya issi pestaaliyan maayida xarapheezaa bollan de'es. Ha kattaa maanawu shiiqida asay awan dii?

Kase aadhdhida layttan goofa ambban biittay handaraashettidi cora asaa shemppuwaa miidoogee erettiyaaba shin he hayqqida asaa so asay aykeenaa kayyottidonaashsha?

Issi luxetta keetta giddon cora luxiya naati oyidiyan uttidaageti beettoosona. Etikka issi mala maayuwa mayidi bantta dawutaraa dooyidi uttidaageeti beettoosona.

Toophphenne Amarikkay issippe waatan issoy issuwara deiya gayttoteta minttanawu keehippe minttidi dabotoosona. Etta dabottay issoy issuwayo sarotetta baggaara, ikkonomiya baggaara zorettanasa. Ha dabbotay doomido layttay awude?

Dumma dumma haattaa tigiyoo qorqoruwaanne qassi goozettida haattay bayzettiyoo haylanddiyaa yaagiyoo miishshaa be'idi de'eettees. qorqorotu qoodaykka keehippe daro gidaagee beettees.

Issi ambbaa puulatettaw maaddiya dumma dumma hanotan lil"idi giigissido misiliyaa bollan nu biittee Toophe banddiray keehippe addussan kaqqeti uttidaage beettees.

Daro paapayeti isso sohuwan diyaageeta be'iyode keehi lo'oosona. Issi paapayee qasi adil'e ciishsha mala gididda cora paapayetti qassi maanawu maadoosona.

Issi maata mala mera baaneriya bolli issi asay huuphphiyawu go'ettiyo qibaattiya erissidi de'iya issi maccanne issi attuma arssa bicca shurabiyaa maayidi micciyageetti doosonna.

Cora asay mittaa giddon shiiqidi ay haasayiyaba malatiyonaa? Ha shiiqida cora asaa giddon eqqi denddidi haasayiiddi de'iya bitanee aybaa oottiiddi de'ii?

" Moochena Booraaga " yaagiya xifaate de'iyo banddira oyqqida cora naati bootta shurabbiyaa maayyidi ubbaykka issippe gididi kaa'idi de'oosona .

Oyddu attuma asati issi goshsha gaden eqqidaageeti beettoosona. Etuppekka haddirssa baggaara eqqidaage issoy bootta shuraabiya maayidaagee ba haddirssa kushiya pude denttidi eta xeelliiddi eqqiis.

Dumma dumma baalatinne dumma dumma shiiqoti diyo wodiyaani biittaa kaalettiya gadaawatinne dumma dumma ayiso keettan oottiya asati issi mala maayuwa maayidi shiiqoosona.

Issi aaho karee beettes. Qassikka daro dozzati beettoosona. Qassikka shuchchan direttida dirssay beettes. He dirssa giddon shuchchan keexettida pooqe beettes.

Wolaytta moottan sarotettaa naagissiyogaa baggan gita beeraa bessidanne kaalliya yeletaassi lo"o leemiso gidiyageeti oonee oonee? Moottaa giddon oosettidabata kumetta asaassi gattiyo oosuwa tumatettan oottiiddi de'iya coraa gattiya eqotati oonee oonee?

Issi addussa bootta tohuwa gakkiya qoliyaa maayida maccassiya ha simmada eqqa uttaasu. Ha maccassiya ba huuphiya ayssi dookissabeykke? Iyyo metoy aybee?

Dummaa dummaa wode ehido oorataa maaca asa mayuwaa mayzi wotido asa millatiya misileti issi mayoo keettaa kaaren eeqi uttidaged beettosona

Issi xaraphpheezzaa bollaan siiniya woottiyo masqqemeccan hoommuwa cooffu giya karetta dulkka tukkee tigeti uttiis. Ha tukkiya wottiyo bootta buqquraa bolli mankeenne, xalotee beettees.

issi deree diyaagaa boli beetiya cora keettati beetiyaageetussi qooday woyssee? qassi etappe daro bagaara diya uuttay beettiyaagee ha sohoy awa heera qonccissii?

Dumma dumma maayuwa maayida cora asay dembban shiiqidi eqqiis. Ha naatuppe issuwa issi wodala ganjjee yiidi dumma dumma oyshsha ayssi oychchi?

Keehippe cora asati bantta ammanuwaa maaradan ubbay issippe sa'an lichchi gi gulbbattidi maaraara qassi pude xoqqu gi denddidi goynuwa maara polliidi de'oosona.

Ambbaa giddon mata gidikokka issi sohuwaappe hara sohuwaa baanawu go"ettiyoo kaamiyaa aybaa giidi xeegiyoo? etassi bolla baggay ayba meraa mayidee?

issi bobboxaama na"ay eqqidaagee karetta shuraabiyamaayi eqqidaagee beettiyaagawu sunttay oona geetettii? qassi assi meray keehi lo'iyo gishawu daro macca asay dosees giyyogge tumee?

Naa"u erimootee xawulaa bolli zin"i uttidaagaa gidishin issoy aduqqiyo wode issoy qassi qaammees. Hara baggaara issuwan de'iya paydoti bootta qassi hankkooti karetta.

Issi zal"anchcha lage na'ay de'iyaagee hagaappe denddidi mooyaale giyoo biitti biyoogan keehi cora caamaa qommota ehiidi nu biitaara bayzziyoogan erettes.

Naa"u geela"o naati issi yelaga bantta gidduwan essidi naa"aykka bantta issi issi kushiya A bollan wottin I qassi ba naa"u kushiyaakka ba xifaa bolli wottis.

Naa"u lee'i ekkiya geela'o naati karetta caamma, karetta maayuwa, karetta kootiya, karetta saqqiyanne karetta borsaa bantta kushiyan oyiqqidi miicciiddi eqqidosona.

Issi caretiyaa maatan kametti uttida lo'iyaa dembban keexettida uttida qorqqoro keettan xeelliyoode asay beettii? A miyyiyaan de'iyaa keettay awa siimmidee?

Issi bootta xarphpheezaa bollan naa"u attuma asay wottiyo caammati de'oosona. Ha caammatu meray karettanne zo"o, ha caammatu miyiyan zo"o karttoonee de'ees.

Macca asaa cayissiya hanotan issi na'iyaa qamman bilahiyan ogiya doonan eqqada sigaaraa uyayidda eqqaasu. Ippe ya baggaara kaamee biyaagee beettes.

Issi boottawu biida shuraabiyaa maayida attuma na'ay ba huuphphiyaan wottido buquray aybaa getetti xeegettii? Qassi ya baggaara de'iyaa dembbay awa heeraa getettii?

Wolaytta soodo yumbburshee ichchaw layitta tamaarissiddi takkido naata aadhdhida qeeraa galla maraqissis. He gallasan tawkka issi dabbo na'ay diyaagaa maraqissanaw tankka baas.

Issi yelaga na'ay saykiliitiya bolli geellatidi uttidaagaa gidishin appe guyye baggaara issi jagiira keettay de'iyo wode sintta baggaara wolqqaama aaho dembbay beettees.

Hagee goshshan zeretti mokkida badalaa zerettaa gidiyoode i qassi shaliyaappe biron adhiyaagaa gididagaa sunttay aybaa getetti xeegettii? qassi ha sohoy muleera woysu waaxee?

Ha naa"u gamma gakkida asatinne heezzaa gidiya guutta naati tohossa Toophphiya dalgga manttiya aysuwan turkkaana abbaa heeran qatidi de'iya asata.

Issi mata sohuwaa gidenna haahuwaan de'iyaa buquraa gidin woykko asaa gidin xeellanawu maaddiyaa miishshaa be'iidi de'eettees. issi na'iyaa xeellayda de'iyoo i sinttan bitanee eqqiis.

Issi yelaga na'ay karetta suriya gixxidi bollaara bootta shuraabiya maayidi ba kushiya issuwa issuwara gattidi, silkkiyaa kushiyan oykkidi haa simmidi xelliidi dees.

Asaa naati bayizziyonne shammiyo maanhiyan bayizziya asaati de^osoona. Issi yeelaga na^iya cenggurssa xooqqu oottiya miishsha oyiqada bayizziya asaatu issi bitaaniya za^alliya hanota oyichchiyadanne zaaruwa immidi de^ees.

nu biittaara asay sambbatay saga galassay gakkiyo wodiyan dumma dumma ushsha keettata biyoogan ushshaa uyiyoogan banttanakka allaxxissiidi he saga gallassaa aattoosona.

Ha laytti nu biittan dooyettida issi luxxetta keetta diyaagee keehippe gitanne qassikka aaho gidida hanotan keexettidaagee ayfiyan xeellanaw keehippe lo'es.

Issi gandda heeran shiiqi uttida asay issoy issuwaara siiqettidinne zorettidi daana koshshees ayssi giiko asay asaara maayetidinne siiqettidi daana xaykko heeran issipetattay daanawu danddayenna.

Hagee birataape eranchchatu kushiyan giigidi olanchchati morkkiyaappe attanaassi haddirssa ushachcha simmiyogan morkketa olanaassi maaddeees. Appe kiyida massaariyan ya baggaara cuway kiyiiddine tamay eexxiiddi de'ees.

Orthodokise woosa keettaa asati bantta huuphphiyan tookkidi uttidoogee aybay? Ha eti tookkidoogee aybippe oosettii qassikka awa tookkidi efiiddi de'oosona gaada qoppay?

Cora uppuppa puuggidoga wodoruwan qachchidi carkkuwan yeddidoge de'ees. H a uppupappe ya baggaara boottaa meeray de'ees. Hagamala uppupa aybawu puggidi yedidobee?

'FBC' eqqota qonccissiya dumma dumma erissoti kaqqetidaagappe amaridaageeti odi-bessaa, Iraaddoniyaa, xifate erissuwanne heganne hegaa malatiyaageeta gidiyaageeti ha oosuwaa waana xifaate keettan karen kaqqetti uttiis.

Issi keehi puulattida uttidi nabbabbiyo, maanawunne uyanawu uttiyo zammaana oyidee beettes. A sinttankka qassi kattaa gidin ushshaa gidin wottidi go'ettiyo deskkee beettes.

silkkiyaa korinttiyaa wolqqaappe ekki kunttidi go"etanawu maaddiyaa buquraappe issoy charjeriyaa geetettidi xeegettees. A meraykka salo meraara de'ees. A wodorooykka xaaxatti uttiis.

Dumma puulattida qalaamiyan tiyettida shuchcha keettay awa heeran de'i? Ha shuchchappe keexettida keettay ayba allaliyawu keexettide? Ha keetta kareen deiyaabay aybee?

Issi ushsha keettaa giddon naa''u buqurati ushshaara de'iyaageeta gidishin, eta sunttay oona geeteettii? Burccuqquwa giddon de'iya ushshaa meray ay malatii? Etappe miyyiyara aybee de'iyay?

Naa"u waadu boottanne karetta gazza maatta ordde miizzati beettoosona. Etappe sinttan baggaara qassi shuchchan direttida dirssaynne qassikkakeettayikka miyyiyan diyagee beettes.

naa'u naati uttidaageeti doosona. ha naatuyo sunttikka beetenna. qassi eti uttosaykka tana lo'enna. guyye baggaara heregay beettees. shin tana iittres.

Issi keettappe karee baggara maataa milatiyagaa laallidi wotidogee aybisse? Duummaa duummaa meraara de'iya uttiyo oydettu qooday muleeraa shishshin appunaa gakkiyonaa?

Issi naa"u xekkaara de'iyaa keettaa miyiyaan ha baggaara toketti diccida mittaa sunttay aybee? Qassi ogiyaara hemettiidi de'iyaa na'ay oona getettii?

Issi meeluula bazo malatiyaasan bulla maattay melana mattidaagee beettees. Keehippe guyye bagaara haahuwan issi hinxxa keettaynne a yuushsuwan korinttiya wolqqay aadhdhiyo biratay eqqidaagee beettees.

Asaa naati bantta kushiyan wottanawu go'ettiyo alleeqo miishshati uttidaageetuppe ha baggaara de'iya alleequwaassi dumma dumma beetiya meray ay meree? Giddo ginan beettiyagee aybee?

Dumma dumma biittata issippe gattidi issipetettan yaa"issiidi de'iyaa eta sunttaappe koyro pitaliyaa ekkidi medhdhido muucca qaalay "BRICS" getettiyaa eqqoyltay de'ees.

Wolaytta biittaw baaxettida asatuppe koyruwanne aawatto xeelettiyaa ha asi aybba gaasuwan hayqqide? Nuuni a tarikiya erana mala koyyos odiya asi de"ii?

Issi wolayitta wogaa qonccissiya mayuwa woyikko bullukkuwa mayyada durayidda diya macca geela'onne puulattida qassikka arssa adussa na'iya ba huuphiya duge yeddidaara beettawusu.

Itoophphiyaa orttodookise ammanuwaa kaaliiyaa asati adil"e ciishsha mera qamisiyaa issoy maayin issoy qassi a miyiyaan bootta naxalaa maayidi issuwaasi zanxilaa maayidi eqiis.

Layittay laamettin maccay attumayikka masqalaa kaassaa kaa'anawu mi kalli ekkidi kiyinnekka gazziya, leekkiya hegaanne hegaa malatiya kaassa kaa'anawu kiyi agoosona.

Kushiyan wottiyo saatiyadan hai mata wodiyappe doommmidi eradooniyaa milatiya miishshati yiidosona. Ha iradooniyaa milatiya miishsha giddon saate beetiyaaga gidishin hagaawu gate appune? Hagaa medhdhida biittay awa biittee?

Daafay gakkidoosaa biida asay dagammidi bantta kushiyaa bantta huuphphiyan wottidi karetta mayuwaa maayidi yeekkiidi de'oosna. Cora asay keehippe azanidi eqqidaagee beettees.

Nu kawuwa dottoriya Ahimeda Abiyi kawotoosappe simmin nu biittiya keehippe puulaa maayaasu. Ha sohoy woyikko kawuwa ooso keettayikka daro puulaa maayi uttis.

Issi maata mera buuray beettiyo sohuwani naa'u mentte soossotti beettosonna. Ha soosottuppe issoy geeshsha, issoy qassi xeelliyode bulqqotti ekiyaaba malattes.

Nu heeran issi asi ubbi dusiyoo yalaga na'ay de'iyaagee ba luxxettaa wurssidi ooso koyiiddi de'iyaa na'ay oosuwaa oyqqidoogee he na'aa ay keena ufaysiishsha?

Zo"o shuraabiyaa maayi uttidi wilcheriyaa sugiyaa qeeri na'ayi tohuwan ayi mala caammaa wotti uttidee? Ha naatuppe guyye baggaara aappun asayi de'ii?

Hageeti issi mala shuraabiyaanne issi mala bulaaliya gixxiyogan issippe gididi banttawu de'iya ufayssaa shaakkoosona. Daro asay qassi etappe guyyeera gididi bantta ufayssaa shaakkiddi de'oosona.

Ha xeellin beettiya bitanee Tohossa Toophphiya dalgga manttiya aysuwan wolaytta moottan bodditte ambbaa ayso gadaawaa manttaa Baqqala Phawuloosa geetettiya izaawa.

Hariya diddaabbee eqqida hariya bollan diyagee beettes. qassikka hare gaaree kattaa daro sharaara caani uttaagee beettes. Qassi asayikka eqqidaage tawu beettes.

Qoodaan keehippe cora xaatta santtaara timatimiyaara sa'an shara hiixxooga bollan miccidi bayizziyay oonee? Haga shammidi miyaa asayi ayi go''ettiiykko erettii?

Wogaa xaleta go"ettiyo so gaden woykko darkkon mokkiyaa maata mera maatay aybaa getettii? Qassi ikka ayba harggiyaassi maaddii oonee eriyay?

Naa"u naati issi attumageenne maccaara issippe shiiqidi bantta kushiyan oyqqo silkkiyan pootuwaa denddiidi de'oosona. Etappe guyyeera qassi coray asay eqqiis.

Aaho ogiyan cora asati yaanne haa simerettoosona. Eta sinttankka cora keettayinne pooqeti de'oosona. Etappe issi yelagay adil'e ciishsha mala mera shuraabiya mayis.

Oyiddu miizzati zazzaluwan wodoruwa duuttidi beennaadan landdigichchetti qashettidi bantta sinttan buucettida maatay yegetti uttidaagaa miiddi diyageeti beettoosona. Etuppe issuwaaasi morggee mullugi uttis.

Kaamiyaa nadaajjiya kunttiyo machinee boottaanne salo mera gidishin naa"u baggaarak naa"u kushshiyan oyqqidi nadaajiyaa kunttiyo tuubboy beettees. appe guyenkka sinttankka harabi baawa.

Ammanuwaa aawati sintta baggaara uttin eta sinttan baggaara yelaga naati uttidi eta caammaa quccidinne eta gediyaa meecciidi de'iyaa naati beettoosona.

Issi zo'o maayuwaa hiixxi wottido xaraphpheezzaa boli na'u gose maattay, qassi samppaa boli maanawu shiiqida shaate bacciray, shaatee ashuwanne santta woxxahaynne barbaree shiiqqi uttiis.

Issi aaho boottabaa miccidoogaa bolli asay dumma dummabawu go'ettiyo doubla A yaagiyo woraqqatay issi kumettaynne miyiyan qassi pooshettidageekka a matan dees.

Ooratta worqqaa malatiyaanne keehi zammaana phooliya sintta xugunttaanne ginddiya kammiya tookkiya caammay macca asay qoliyaara maaayin lo"iya caammay tawu beettes.

Taw issi kaalo ishay de'iyaagaara luxiyaa a lagge naati ubbay soo yiidi issippe xana'aiyoogee keehippe lo'es shin he naati bantta luxettan keehippe minoo?

Beni wodiyan asay miizzaa haattaa ushshanawu asay go"ettiyo miishsha gidishin ha'i wodiyaan daro go"a immiyaaga gidena gishshawu asay go"etti erenna.

Huutelliyaan imatta asay haaho sohuwaappe yiidi ba miishshaa immidi shemppi ekkanawu go"ettiyoo sohuwaa. Ha sohoy dariyaa baggay zo"o meraan keehippe puulatti uttiis.

Issi keetta giddon geesaa addussa meraa yoldodda woyikko pullancha yeelaga geela^iyaa de^awusu. Ippe ushshaacha bagaara qaasi dozayi de^ees. Guuyee bagaarakka qaasi dumma dumma puullatida misileti de^oosona

Ammano keettan dumma dumma shiiqotun asay gayttidi ba godaa goynniyo wode asassi yetta lanqqay lo"ana mala kaa'iyo zammana buquratuppe issuwaa.

Issi sohuwan duppaappenne qunccuutiyappe alleqettidi oosettida samppay masoofee de'ees. Hegaadankka zambbaappe alleeqqettidi oosettida miishshatikka de'iyaageeta gidishin eta meray zo'o salo mala meranne h.h malatiyageeta.

Wolayta wogaa maayooy xeelliyowode ayfiyaw injjetiyanne keehi lo'iya meran oossetidoogaappe dendidagan maayida assa be'iyooge taw mereta gidoogappe dendidaagan taw coo mereta kiyidoy aybisseesha?

Ambban gidin ganddan de'iya yelagati gutta miishshan oosuwa qaadaa medhdhanawu danddayiyo oosoti aybee aybee? Ha"i wodiyan suuqiya gelidi kumetta maayuwa shammanawu woysu miishshaa koshshii?

Issi keettaa giddon issi na'ay ha simmidi eqqiis. Ikka ba tohuwan woottiddo casmmaassi garssay bootta bolla baggay karetta. Suree qassi zo"o.

issi gimbbiyan direttida dirssaa achchan eqqida zo'o qalamiyan tiyettida kaamiya bollan caanettida jarkkaaniya meray ay malee? yaa simmidi biya na'aa meray ay malee?

Cora modhdhida miizzati woykko boorati ha baggi simmidi ayssi qashetti uttidonaa? qassi ya baggaara corati uttida asati yaanne haa ayssi simerettiyoonaa?

Issi giddo bariyaan de'iyaa issi maccassiya bari huphiya pixxada kushiyaakka sinttaw yedda oyqqada ha simma xeellaydda de'iyaari hayttan de'iyaa guttuchay ay malatii?

Sa'ay qamma gidikokka korinttiyaa wolqqay keehippe poo'isiyoogappe dendidaagan ambbay daroppe lo"ees. gidduwaanikka qassi mittay de'iyaage keehippe puulayi wottiis. kameekka adhiidi de'ees.

Karetta qeeri keehippe lo"iyaa kaamiyaa ba bollaan zo"o puula ciishshaa woottada hemettayda de'awus. He ciishshaykka siiquwaa yaagiyaa qaalan xaafetti uttiis.

Bollaara maata malay giddoy zo"o qassi tohossa baggaara salo meray de"iyoo banddiray birataa bollan qashettidaagaa carkkoy yaanne haanne qaattiiddi diyoogee beettees.

Geela'o macca naati issippe eqqidi ceeccaa bantta xeessan danccidi kambaa yetta miishshaa bantta kushiyankka oyqidi bantta kushiya baqqidi eqqidosona. Bantta huuphiya pixxi uttidoosona.

Issi amano woosa keettaa gidon guyeera boota masqaliya wottido eqqiyo pulpiittiya achan eqqidi haasayiidi de'iya, karetta maykkiya oyqqida, sinntawu cora asaa xeelliidi de'iyaaasi beettees.

Wolayttan gifaataa baalay gakkiyoo wodiyan dumma dumma sohuwaappe xeesettida durssaa citati bantta durssaa duriyoogaa be'iyoo woduyan ayba lo'es giidetii ?

Luxetta keettan cora uttiyoo oydetinne dawutaraanne hara luxettawu maaddiya buqurata wottiyoo oydeti de'oosona. Ha luxetta keettan luxiya luxanchati aappun saatiyan geliyoona?

Naa"u toho macca asaa caammay ayokka bolla baggaara zo"onne bootta cacaraynne garssa sa"ay bootta gididaagee diyaagaappe guye baggaara de'iyaagee ciishshaa malatiyaagee aybee?

Wolaytta moottan Diiday Alanan ba kushiya pude denttidi caaqqidi de'iya dungguzaaayida bitanee oone? I aybba gaasuwan caaqqanaw ba kushiya saluwa denttide?

Issi meray arssa gidido maccaasiyaa issi ayfiyaakko matayada bessaydda de'iyoobay aybee? Ippe duge ziqqi giidi bootta sayniya bollan shiiqi uttidabati aybee aybee?

Naa"u attuma asati wolaytta wogaa qonccissiya wogaa maayuwa maayidi bantta kushiyan tooraa qassikka gonddalliya oyqqidi issoy issuwara xeelleettiidi miiccoosona, gediyankka boottaa caamma wottiddosona.

Issi ogiya bollaara ceeggida kaamee ya simmidi biyode qassi ha simmidi issi ooratta bootta kaamee yees, ceeggida kaamee maayuwa caani uttiis.

Wogga soossuwa duge simmidi goggiya haattaa achchan kushiya ba gullottaawa shuraabiya giddo yeggidi qophiya wottidi karetta suriya gixxida na'aa meray ay malee? Sunttay oonee?

Issi yelaga na'ay ba hashshiyan shuchchaa tookkidi gimbbe keettaa keexxiyoosan eqqida cora asaa gidduwaara adhiidi de'iyaagee beettees. He sohuwaan maccanne attuma naatikka de'ees.

Wodee ehiiddo zammana buqquratuppe issuwa gidiya tukkiya caddiyo mashinee beettees. Ha tukkiya caddiyo mashshiniyassi giddo ginan karetta mirqqiyo sohoy de'ees, garssa baggay bootta meraara de'ees.

Issi bitanee xuggunnidi maataa tokiidi diyaagee beetees. Qassi ikka asaara diya hara asaara biitaa bookiidi beetees. A matankka daro miishshati beetoosona. Qeeri naatikka doosona.

Toophphiyaa ayssiyaa kawoy Dotoria Ahimed Abiyi hara biittaa imattaranne banaara ministere gididi awattettan oottiya naa"u astuura kummetta suufe maayuwaa maayidi gediyaa kaqqidi uttiis.

Issi bazzotti ekkiyaa heeran ha bagaara wogga shuchchay de'iyagappe miyiyan hiixxetti uttida shuchchaa meray ay malatii? Qassi saloy xeelliyode waani uttidee?

Worqqa kushiyan aattiyo sagaayoy bootta a wottiyo miishshatu bolli xekkaa naagidi utti uttiis. Ja worqqatu bollan dumma dumma puilaa gujjoyabati de'iyageetuppe salo malatiyageeti qoodan coratti beettoosona

Cora asay issippe eqqi uttidi maayido maayuwa sunttay aybaa geetettii? Ha maayoyi awa dere asaa wogaa maayoo? Eta sinttan de'iyagee ayba kattee?

Issi bazo malatiyasan kobil stoone ogiya oottiyanne oottisiya asay, eta mataan kobiliya shuchchay, ashaaway, oosuwa oottiya cora asay beettees. Qassikka ha sohuwaan oosuwawu maaddiya bareelatinne gaareti beettoosona.

Issi suuppabata bayzziyoo sohuwan hiixettida sharaa bolli de'iyabay aybee? Ayyo meray ay malatii? Appe sintta baggaara heezzu sohuwan moodetti uttidabay aybee?

Issi shuchchaaynne keray de'iyoo sohuwan amarida kaameti de'iyaageeta gidishin, ha kaameti ay oottiiddi de'iyoonaa? Keraappe xoqqa baggaara de'iyaabati aybee aybee? Kaamiyaappe haddirssa baggaara boottabay aybee?

Wolaytta moottan hegaadankka wolaytta sooddo ambban cora asata loohissidi anjjissiya kolloojjeti oonee oonee? Wolaytta sooddo goshshaa kolloojjee biittee halchchuwa polissiyogaa yuushuwan poliiddi de'iyobati aybee aybee?

Payyatettaanne bolla minttetuwa luxiyo maxxaafaa giya xuufee maata meran woraqataa bollan xaafetti uttaagee aappuntta kifiliya gii? Bollaara diya banddiraa meray ayibee?

Issi keettay muleera laaletti uttida sohuwaan issi mishiriyaa zo"o mera gurddiyaa giixxada ba qooriyaankka bootta meray de'iyo sharbbiyaa xaaxada eqqaasu.

Ba huuphphiyaa toskku oottada laalada nuna xeellayda michchaakka nooccu ga miiccayda de'iyaa issi geela'o na'iyaa ba huuphphiyaaka aybinikko qachcha wottaasu.

Cora yelaga attuma naati tohuwaa kuwaassiya kaa'idi toonidaageeti bantta kushiyaan daaga oyqqidi qassi bantta buzzo daagakka qooriyaan kaqqidi issippe pootuwaa denddoosona.

Iss arssa geela'iya ba huuphiya suuppan dooqissada karetta shuraabiya mayada zokkuwa zaaridaari sunttay oonee? A bakushiya buuchchan ayissi wotta uttadee?

Issi woosa keettaa heeran woosa keettaa aawati woykko Qeeseti shiiqidi eqqidosona. Etappe issi aawantti maayido maayuwa meray Toophiya banddira malanne huuphiyan boottaa shaashiya qacidosona.

Ha dalqqi dalqqiya ayba ciishshikka bayinna keehi lee"e pisissa hayttay diyo mittee maadoyi aybee? Ooni O qanxxi efiidi go"ettiiddi de"ii?

Samingo giya xuufiya miyiyan wolaytta wogaabaa yexxiyogan erettiya yettanchchaa samingo giyogee ba naa"u kushiya pude denttidi haa simmidi eqqi uttiis.

Naa"u guutta naati wottiyo kopone caammay beettes. Ha beettoyaa naa"u caammawukka dumma dumma meray de'iyoogeeta gidishin ha caammaa wogga asi wottanawu gidenna.

dumma dumma heeraappe shiiqida afrikaa bitaa asay issippe shiiqidi bantana bessiyanne poocamissiya heeraa asaara pootuwa dendiidinne eqqidi asawu qalaa oykko oduwa gatoosona.

Wolaytta dere asaa matan gita sohoy imettiyonne kawoy uyiyo ushsha geetettidi erettiyagee aybee? Ha mattoyiya ushshay aybippe aybippenne awude awude oosettii?

Waaliya yaagiyo do'iya nu biittan diyakko daro asay O be'anawu yiido nu biittaa kawuwaayyo daro miishshaa gelissanawu qassikka nuunikka zannaqqanawu maaddes.

Issi lee'e geela'o na'iya ba bolla payyatettaa naaganawu equwan woxxiyo maashiniya bolli eqqada woxxayidda dawusu. Ha maashiniya son shammanawu dandayettii?

Shooqaa giddon dumma dummabati mokki uttidaageeti de'iyageetuppe gaxa baggaara beettiyagee shonkkooraa gidishin ha baggaara de'iyagee aybay? Ha ha baggaara de'iyagaassi maadoy aybee?

Keehippe teeri utidda muuzziya giyo doozay beetes ha beetiyaa muuzziya meray ayba meree? Qasikka teerane mali'iya muuzziya qommoy awugeetu gidon moodeti?

Issi katta keettaa giddon cora asay uttidaageeta gidishin, ha bgga gaxaara de'iya issi maaccaari sinttan shiiqida qumaa qommoti aybee aybee? Ushshay aybiira de'ii?

Issi keehippe lo'iya macaa naa'iya kareeta suriya gixxada eqqidari sunttay oone? naa'e huphe keehippe addussa giddidi diccanaa malaa he naa'iya go'ettidobay aybee?

Issi mishiriya shaashiya qaca uttidaara beettawus I guyyen haaxaa mogidoogee mokkidi woggaa kiyidaageenne badalaa zeridoogee caaridi shaliyoyogaa gakkidaagee qassikka maaxxoy sintta baggaara beettees.

Maattay keehi diccidaagaa giddon tamaare naati paatanaa oottanawu kare kessidi maaraara uttisido oydee des. appe ya bagaara qassi timirtte keettay des.

Daro xummidi goozetti uttida deriyappe ha baggaara issi asi keexidi de'iyaga mala sohoy de'ees. Shin qassi he sohuwan ooni keexxidi de'anawu dandday?

issi keettaa matan beettiya ogiyaa doonan diya bitaniyassi matan aybbi eqqidee? qassi appe guye bagaara de'iya asati ay haasayiidi diyoonaa?

Ajjoora soosuwa allaxanawu biida naati Kambata bagaara de'iyoonaye Wolayitta bagaara allaxiide de'iyoona? Ajjoora soosuwaa gidoon sooke piisiyaappenne ajaachcho piisiyaappe gidoon dei'yaa adussatetay aapuun wara gidanee?

Toophphiyan cora asay galla galla maanawu dosiyo kattay ayba gidana gaada qoppay? Toophphiya asaa xeessan beyyaynetiya geetettiya quman aappun qommo woxee de'ana koshshii?

Xeelliyode bazo milattiya keehi guutta mittati de'yo sohuwan guyeera pexi issi keettay diyosan issi maccaassiya naxalaa huuphphiyara gatta gulottada zo"o qamissiya maayada kushiyan malaataydda de'awusu.

Ambbaa giddon dumma dumma keettati beettoosona . Hegeetuppe issoy hametti pude kiyiyo xekkara de'iyagaa gididi zo"o qalamiyan tiyetti uttidaagee beettees.

Ubba asay issi sohuwaa shiiqidi xoossaa woossiyoonne galatiyoo issi woosa keettaa be'idi de'eettees. Ha keettay shuuchchan bolli bollaan doorettidi a bollaanikka masqqaliyaa maalataay de'iyaagee beettees.

Nu biittan issi qeeranne qassikka xeelliyoo wode keehippe puulatta uttida kaamiyaa de'awusu. He kaamiyookka asay qassi daroto bullachcha galassi go'ettanaw ekkes.

Cora asati zo'o sunkuruutuwa shaara bollan micci wottidoogaa matan eqqidosona. Baggay qassi shammidi de'oosona. Ha sohoy giyaappe kareera bayizzanawu kessidobeeyye?

Issi yelaga na"ay salo mera suriyaa gixxidi, boottanne a bollan zo"o, adill"e ciishsha meranne karetta meray de"iyoo tiisherttiyaa maayidi eqqiis. na"ay hashiyan ayi wottidee?

Issi gutaraa giddon keehi cora asay uttidi ay oottiiddi de'iyoonaa? Ha asay dumma dumma qommo meray de'iyoo maayuwaa maayidaageeta gidshin, he merati ay malee?

Karetta meray de'iyo sohuwappe sinttan eqidda mishiriyaa ba gediyan wottido cammay aybbippe meretti? Qassikka ha cammaa meray aybba meraa milatti?

issi shuchcha keettaa bolli kaqetti utidda keettaa mayzzido banddiray beetays. appe garssa bagaara diya qorqqoro keettay beetees. gidoppe attin i lo'ees.

karetta miishshay diyagaa matan qassi daro hara lo'iya karettabay des. ha miishshay qassi asaassi giyaappe biidi shammi simmidi an xaafeetees.

Nu biittiyoo itoophphiyoo xoossaappe garssaara olettiidi naagiyaa olanchchati maarara eqqidaageti beettoosona. etappe sintta baggaara qassi bittiyoo ayssiyaa asati etasi kiitaa odiidi doosona.

Adil"e meray de'iyo dumma dumma haggaazza immiyaa buquray issi koorinttiyaa wolqqama go"ittidi qumaa kattiya buquraa bolli utti uttaaga sunttay aybee?

Issi lellehee ayfii uttidagee de'es. Ayyo bonccoykka maataa meraa. Ikka cora dummaa dummaa doozatu giddon keehippe ordiddinne daayyidi uttidagee beettees

Issi issi wodoruwaa bayzziyaa zal'anchchtikka qassi bantta zal'iyaassi giidi wodoruwaa dooqqanaw qanccaa kiriyaanne golaa go'ettidi wodoruwaa dooqqidi bayzuwaw kessi agoosona.

Heezzu dumma buttulaara de'iyaa shugiyaa ushshati issi diran utti uttidaageetussi dumma dumma meray dd'iyoogeeta gidishin etayyo sunttaykka dumma dumma gidees.

Dembba biittan adussa aspaltte ogee beettes. Ha ogiyaa bollan biidi diyaa kaame gidin harabbay beettenna. Ogiya ushshachcha baggan mittatinne wolqqaama keettati beettosona.

Zal'anchchay bayzzanawu ogiyaa doonan micci uttido macca asaa caammatu giddon zo'o caammatu qoodayi muleera aappunee? Micetti uttida caammaa shammanawu xeelliyaa maccaasiya ayi mala maayuwaa maayadee?

Issi kifiliyaan giddon dumma dumma lo"iyaa hanotan giigida uttiyonne qassi a bolli wottidi kattaa maanawu maaddiyaa oyddetikka puula hanotan shiiqi uttidoosona.

Wolayttan dumma dumma wogaa quma miyo sohoti deosona. Hageetuppe issoy wolaytta amban deiyaa lidyaa wogaa katta qommotti utti shemppi ekkanawu keehin maadiyaa sohotta.

Issi puulattidanne zannaqa keettay beettes. He keettaa giddonkka lo'o oyidee kaattaa maanawunne tukkiya wottanawu maaddiya oyideenne qassikka puulattida deskkee beettes.

Wolqqaama aaho shooqay beettiyagaa giddon badalay caari uttidaagee beettiyagaa miyiyan eqqidi xeelliiddi de'iya asaa qooday aappunee? Ha asati mattuman macceeyye attumee?

Maaraara qoomettidi lekkiyaa kaa''yaa yelaga attuma naatu qooday woysa gakkanee? Etappe sintta baggaara aaca maatan cuppugi yuuyyyi uttida macca naati ayi oottiyoonaa?

Heezzu macca naati issi heeran eqqidi yetta yexxiidi de'iyaageetuppe bolla baggaara de'iyaa xuufe woyggi nabbabeti neeni loytta xeelada nabbaba be'adi?

Karetta uttiyo oydde beettees. Ha oydiyaassi uttiyonne zemppiyo sohoy Karetta meraara de'oyode garssan gediyan yedhdhiyo sohoykka qassi boottaa meraara de"ees.

Heezzu asati daraphpha bollan uttidi ha simmidi xeeliyaageetuppe gidduwan uttida bitanee ba sinttan wottidi haassayddi de'iyo buqura sunttay aybba getett

naa'u maaraara salafetti uttidaageeti cimma asati beetoosona. sintta bagaara diya maccassiya maata mala meray diyo pooxxaa maayada eqaasu qassi caamaakka wotaasu.

Asay ba silkkiyaan kunttidi hara sohuwaan de'iyaa asaayoo dawalidi gayttanawu kunttiyoo karddiyaa qommoy woysagee woysagee de'ii? Qassi a bolli beettiyaagaa eeshoy aybaagee?

Ambba giddon marshshi banddeti bantta lo"iya geesaara lo"iya maayuwa maayidi kambbaa baqqiiddi yiiddi de'oosona . Etappe ushachchanne haddirssa baggaara pooped keettati beettoosona.

Naa"u macca asati oyidiyan uttidi bantta huuphiyan shaashiya qachchidaageeti oyikkido oyissaa marccoy aappunee? Eta sinttan dooretti uttida oyissaa qooday aappunee?

Abeeti miitay diiccidaagee ogiyaa puulaa ayba loyttidee! kaamee adhiyoo ogeekka aybanne eqennan yaanne haa la'an simerettanawu ogee aaho gidaagee eesuwaan woxxanawukka maaddees.

Qoodan ichchaashsha gidiyaa asati eqqidaageta gidishin oydday attuma asata gidiyoode issinna qassi maccaaro. Eta giddon musulumee orttoodokisee amanuwaa kaalliyaageti walahan eqqidosona.

Dariya bagga ambban de'iya biittaawati galla galla miyo qumaa qommoti oonee oonee? Ha qumaa ubba wode awappe awappe demmoosona gaada qoppay?

Dumma dumma kushe hiillan oosettidaageet kaqetti uttidaageetuppe galbbaappe oosettaageetu sunttay ayba geetettii? Qassikka hara maatappe giigiya duppaappe oosettidaageeti ayba geetettiyonaa?

Nu heeran hagiddon dooyettida quma keettay de'iyaagan keehi cora oydiyaa gelissidinne keehippe puulayidi wotidoogan asay ayssibhe keettan loyttidi go'ettenee ?

issi kifiliya giddon farannicheriyappe oosettida asay dumma dummabata wottidi go''ettanaw maaddiya miishshay de'iyaaga bolli issi irzziizzo malatiyaabay wodhdhi uttiis .

Karettanne bootta meraa oyikkida boroqo kuwaasee beettes. Aappe guyye baggaara wolayitta erissiya malaatay beettes. Qommo baggaara "wolayitta dichcha isiporttiya kileebiya" giya xuufee beettes

Bolla baggaara qashetti uttida meeze buquray woykko woga mishshay aybaa getetti xeegettii? Qassi ha buquraappe ya baggaara de'iyaa quruxoy aybappe oosettii?

Sooni kattaa miiddi go"ettiyoo so buquraappe amaridaageti ha sohuwaa maraara eqqidoosona. eta meraykka guyye baggay zo"o gidiyoode xeera baggay birata.

Haa simmi qoppiiddi diyaa bitanee arssay maayido maayuwa meray ayi malee? A guyeera de'iyaa cora asatu qooday muleera aappuna gidanee?

Daro qorqoro keettati issoy issuwaara idimetti idimetti uttidaage de'ees. Aappe sintta baggaara qassi qeeri sharan kuwayidosan issi mishiriya suuppabata zadhdhaydda dawusu.

Issi luxetta keettaa karen cora luxanchchati utti uttidosona. Naa"u attuma asati eqqidosona. Issi aaway ha baggaara ba kushiya pudde xoqqu ootti uttiis.

Ha zo"i uttidaagee gidduwan haatta malay bagga sohuwan qassi baana malay wolqqaama aaho sohuwan de'iyagee aybee? Ha A giddon eqqidaageeti macceeyye? Attumee?

Issi keehippe puulattidi keexxettida keetta giddon asay uttiyo oyddenne qassikka wottidi xaafiyo xaraphpheezzay de'ees. Shin ha xaraphpheezza bolli uttida asi baawa beettena.

Ziiriyan ziiriyan gumbbo santtay biron mokkiiddi diyagee goshshaa bollan toketi uttiidaagee beettes. Ha santtay kattin usttatettawunne qassikka payyatettawu keehippe maaddes.

Asay bantta ambbaa woykko bantta heeraa loyttanaw dumma dumma mittaa qommota tokkiyoogan bantta heeraa loyttanawunne lo'o carkkuwaa demmanaw oottiyoo oosoy keehippe lo'es.

Cora yelaga naati issi diran issippe shiiqidi isporttiyaa oottidi de'iyaageeti bantta tohuwa tookidi ay isporttiyaa oottiyoona? Ane neenika haga mala isporttiya oottada bessa?

Issi meran keehippe lo"iyaa arssa geela"o na"iyaa, kushiyan cimatettaa yaagiya xuufee worqqa meran xaafettidaaga oyqqada eqqaasu. Ippe guyyessankka uffuufay, magalashoynne samppay kaqqettaagee beettees.

Wolqqaama gimbbiyan direttidi lo"iya sanqqan karee gordettido keettay oogee? Ha sanqqay woykko karee tiyetti uttido qalameti zo"o, adil"e ciishsha meranne attidaagee aybee?

Issi na'ay barkka wolwoluwaa bolli uttidi abbaan keehippe esottiidi laagidi de'iyaagee beettees. ha wolwoluwaappe ya baggaara qassi mittaa eeshshoy de'iyaagee lo"ees.

Issi aaho wolqqaama shooqay beettes. He shooqan naa"u yelaga naati zerettaa zeriiddi de'oosona. Etappe guyye baggaara saloynne dumma dumma dozzati beettoosona.

Keehippe wolqqaama ayfiya herxxexxida kattaa qommotuppe banggaa giyo kattay issi keettaa gaden de'ees. Ha banggay dumma dummabaassi go'anawunne asaa maaddana danddayees.

Issi daama geela"o na"iyaa ba huuphiya sinttawu shiishsha daddada huuphiya bollan wogga shaashiya olada hayttankka belecaa wottaasu. Ha yelaga na'eeyyo layttay woqqee?

Wolayitta wogaa qonccissiya mayyuwa woyikko dungguzzaa mayyidi cachcha zayyiya oyikkidi eqqida asatu qooday aappunee? Eta guyyessan diya uuttay oogaa gidanee?

wolaytta soodo yunbburshshiya giddon tamaare naati laxxaa miyo keettaa bessiyagaape ha bagaara adile ciishsha meray beetees appe garssa bagaara shuchcha ogee beetees.

Luxettaa ministered gidiya nagga biraanu ba sinttan cenggurssaa xoqqu oottiya buquraa wottidi manaaxxiriya ayifiyan wottidi ayiba kiitaa aattiiddi? A merayikka ay malee?

Beni wode asay maayyido maatyoy pooshshetiko woykko ceeggidi duuxxikko sooni narppiyanne qunccutiya go"ettidi sikkees. Ha wodiyaan qassi zammana maashiniyaan go"ettidi sikkees.

Darotoo daro dumma dumma biittan deree de'iyagaa gidishin ha sinttan beettiya deree awa heeran woykko awa ambban de'ii? A meray ay milatii?

Wolaytta woga maayuwaa maayida heezzuu maaca naati beettosona. Issina etappe sintatada beettiyaara wolaytta woga durssaa duranaawu ba kushiya xoqu oottidoogee beettees.

Issi wogga adarashaa gidon dumma dumma maayuwaa maayida asay uttidaagee bwwttiyode issi ba maayuwaa bolli naxalaa maayida maccasiya maykkiya oyqqada biddawusu.

Wolaytta yettanchchati gifaataa baalay gakkiyoo wodiyan issi issi gita sohota xeesettihoogan wogaa yettaa dursaara bessigoogaa be'iyaa asay aykeenaa ufayttes giidetii?

Xoossay bawu yexxiya yeleta wodiyan wodiyan denttees. Hagee bodite dichcha qaalaydeo woosa keetta yettanchcha. Geeshshawu yaagiya huuphphe yoohuwan yeexiis. Ha yeettanchchay koyro ba godawu yeexanawu daraphpha demmidoy awanne?

Toophphiya giddon de'iya ganddaa heeraa dere asay ay mala meheta heemmidi bantta keettaa ayssana danddayiyoonaa? Ha mehetu payyatettaa naagana bessiyageeti oonee?

Afalaa ba bollan xaaxxidi qassi iirichuwa gixxidi ha simmidi yiidi de'iyaa bitanee oonee? Hiniira ha simmidi hariya laaggidi yiyyay oonee?

Hageeti xeellin beettiya cora macca asatuppe baggay karetta sharbbiya maayaageeta gidishinhageeti isilaama ammanuwa kaalliya asa milatoosonanne issi baggaara qassi yeeho keetta biida asa malatoosona.

Arssa meraara de'iyaa gediyaan zo''anaani ekkiyaa caammaa wottida na'aa sunttay oona getettii? Qassi i woottido caammaa gatee woyssaa ekkii oonee odanay?

Konittiyaa wolqqay gakkena sohuwaan bollappe awaa po'uwaa wolqqaan oottana mala go"ettiyoo miishshaa be'iidi de'ettees. a wodoroykka adussa gidaagee xaaxetti uttiis.

Keehippe puulattida keettaa penggen lo'iya ciishshati kaqetti uttiddosona. Ha shuchcha keettatikka zamaana hanottan giigidaageeta. Ikka adil'e ciishshaakko baqqidi keehi lo''ees.

Kushe hiilaa oosuwaa murutattuppe issuwa gidiya coraa xaaroti issippe shiiqi uttidaageeti de'iyaaheruppe heezzati qoncciyan beettiyaageeta gidishin naa"ati qassi geemi uttidoosona.

Asaa naati ha sohuwappe hara sohuwa baanawu maadiya kaameeti beettiyageetu giddoppe sintta baggaara deiya kaamiya meray ay malatii? Ha kaamiya bollan beetiyagee aybee?

Beni wode asay uttanawu oydee baynna wode go"ettiyoo miishshay shidh"aa gettetees. Ha sohuwankka maatay mokki uttagee beettees. Ya baggaara sheeshsha keettay de'ees.

Issi goynniyo keettaa Karen amarida asati de'iyaageeta gidishin, eta giddoppe qoncciyan beettiyaagti maayido maayuwa meray ay malatii? Eti bantta huuphiyan qacidobay aybee?

Issito issito kaamiyan issi bittaappe hara bittaw baanaw koyidi nu baana koyyo biitta biya kaamiya nanggiiddi wodiyaa xuugiyooge tana xalaala iiti ye hara asaakka iiti?

Issi penggiya matan issi maccaasiyaanne issi bitanee eqqidaageeta gidishin, maccaara maayido maayoy ayba geeteettii?A merayshin? Iira eqqida bitanee maayido maayoynne he maayuwa meray aybee?

Wolaytta sooddo yunbberesttiya naa"antto geliyo penggiya gidishin cora asay geliiddinne kiyiiddi de'iya asay beettiyagaanne sinttawu issi qeeri maskkiya oyqqida qeera na'ay beettees.

Hagaa ganddaa heeran asay darotoo mattaa koottaa mattay gelanaadan ullidi sawettidi bantta gaden wottoosona. Hegaappe guyyiyan mattay kereera biyode gelissoosona.

lil'a shuchcha ogee sittan giigi utaaga bolan issi makiinay biidi beetes. ikka sintta bagay bootta haray naau asati ogiya doonaara biidi doosona.

Cora asati issippe shiiqidi haa simmi yexxiiddi yoyaageetuppe guyye baggaara diya lambbaa duuqqiyo keettay oogee? Ha naati qoodayikka aappuna gidanee?

Issi saleenaa qophiya wottida mishiree sinttan shunkkuruuteenne donoy doorettidaagee de"iyaagaappe guyye baggaara qassi qayye kattaa ayfeta zo"o sharatun doori wottoogeeti de'oosona.

Issi maati dari beettenna ubba qassi mittikka darin baynna aafotiya sohoy beettees. Ha sohou soneti ekkiyogaappe denddidaagan di'oy biittaa efiichchin qohettidaagee beettes.

Boynnay keehippe aradda gadiyan mokkiya daroto qummatettawu maadiya wolaytta masukko katta. Ha kattay wolayttan koshsha layttan keehippe maadiya kalissiya katta.

Heezzuton maarara xooniyagan taarikkiyaa oottida gita wottanchcha Abe Gashaw getettiyaaga, ha wottanchchay awa biittan ay keena addussatetta woxxide? Qassi ay gallassi woxxide?

Toophphiya xaatta mocconaa dotoriya Abiy Ahimadi, Paranssayee pirezzidanttiya Emanuel Makiroora issippe naa'aaykka karettaa suufiya maayidi eqqidaageeta gidishin naa'aappee guye bagaara toophphiya banddiray beettees.

Daro wode daro yelaga naati dumma dumma sohuwa biyoggan zannaqqoosona . Ha sohuwan diya yelaga naatikka zannaqqaa sohuwa biidi allaxxiidi doosona.

Maxaafa keettay woykko laybereeree beettees. Ha maxaafa keettan issi qeeri na'iya misilee aahuwan merettidi kaqettidaagaa xam"aa oyqqada malaatada luxaydda de'awusu.

Hagee bitanee hagaadan ayssi qopiyaakone tayoo eretenna. ikka karexxanani ekkiyaa salo merawu biida shuraabiyaa maayidi ba kushshiyaan saatiyaa wotti uttiis.

Nu heeran issi budeenaa uukettan erettida mishiriyaa de'aws. He mi mishiriyaakka asaaso ba baada dumma dumma bullachchatinne baalati kiyiyoo wodiyan miishshay qanxxettin keehippe oottaws.

Issi guyee sinttay kalo gidido caammay darotoo asay so giddon wottanawu maaddiyaagee sunttay ayba getetti xeegettii? Ha caamaayo garssa baggay aybaa milatii?

Dumma dumma meray de'iyo qeeri naati luxetta keettan go"ettiyo luxetta miishshay misoliyaa bolli neettees. Ikka qassi unna xeeraykka ciireti uttios.

Issi mela sohuwappe sinttan de'iya gali'a suchcha keetta guyen de'iya doozay aybba geetetti? Ha doozaykka asaa naatussi aybba go'a immi?

Issi kifiliya giddon hanne yanne simmerettiyo ogiyan zo"u muqqada hiixidi sinttakko gatanaw efiidooge de'iyagaara asay simmerettidi de'ees. Ha sohoy aybba soho getetti?

Darkko woykko gade giddon yeechchay, tukke xalee, badalay, sukkaaree boyyee, boynay, dumma dumma qumaa qommoti mule maata malatiyageeti corattidi beettoosona.

Keehippe aaho shooqan zerettida dalqqi dalqqiya lokkomaa carshshaa giddon diyaa sharapaa shoddiya asa qoodayi woyisee? Eta giddon aappun maccayi dii?

Alamiyaani de'iya bittati oottiyo wottaa annaacciyaani annaccettidi xooniyogan nu biittiyo toophphiyo alamiyan xeesissida cora maccanne attuma naati de'iyageetuppe hageeti issoota.

maataa mala hanotan diyagee beetees. ha hanotaa giddon diya daro dozzati qassi issippe beetoosona. hegeekka xaletettawu maadiyaba qassi tan malatees.

'Kiwin of sheebaa' attamo keettaa yaagiyaa xifatee ayba meran xaafetti uttidee? qassi a miyiyaanikka woyssu irzzo merati de'iyoonaa? Dugen de'iyaa silkkiyaa paydoykka woysee?

Issi ha giddon giyaa gelida pala lo'iyaa attuma naatu maayoy de'yaagga be'adda nuso aawaappe miishshaa ekkada he maayuwaa shamma ekkada yaas.

Ziiriyan tokettida laqilaqiyaa woykko shonkkooruwaa maqatussi muleera aappun kureti de'iyoonaa? ha shooqan eqqi uttida shonkkooruwaa maqatussi eta kumetta qooday aappunee?

Keehippe qoodan cora asay banttana danddayenna keehippe guutta jalbban uttidi awa biyoonaa? Eta miyyiyaan hatta giddon guppi guppi kaa'iyaa asay waani muukettennee?

Karetta sawuwa giyo qimamme dumma dumma katta kattiddi yegiddi qaattin mali'ettiyanne keehi sawissiyanne mali'etttiya qimaamme qommo. Ha qimamme darottoo bonchcho kattan gelees.

Keehippe dumma dumma xomppiyan puulatti uttida keettan asi bayinna oyidee ayissi de'ii? Appe ya baggan de'iyaa kurppuwaan dumma dumma miishatu maadoy ayibee?

Cora dumma dumma meraara de'iya sayneti beettoosona. Eta meraykka adil"e ciishshaa meraa, karetta meraa, salo malatiya meraanne bootta meraa oyqqiddosona.

Keehi adussanne tokkosetti yeddi wotto huuphiya gidiya adil'e ciishsha mera shuraabiya mayyada zokkuwa zaara uttaasu. Iippe sinttan puulattida buqurayikka beettes.

Ogiyan kaamiyaa seeraa seeraa naagissiyaageeti kaamiyaa ogiyan essidi xeeliyoo wodiyan issi issi kaamiyaa laaggiyaageetuppe maganxxuwaa ekkiyoogee he asatuyyo lo'o milatiishsha?

Diccida kataman asaa duusay keehin dummatees. Xomppiyappe merettiyaa taman asay katta kattees. Ha sohuwan beettiyay zamaanaa inkkirttiya, jabanaa, tukkiyane ha giigisidi deiya asatta.

Issi bitanee, Wolaytta wogaa qonccissiyaa maayuwaa maayi gittaa loyttidi, koorettida paraa bollan uttiis. harabay qassii i togido paray zo''o woykko booriyaa.

Nu luxettaa wogaa kaalettiyaagee kessido awaajjuwaa maaran tammanne naa'antta wurssida luxanchcha naati bantta heeran de'iyaa yumbburshshiyaa biidi paacettana mala oottidoogee ayba iitees giidetii?

Beni wode asay xumman xomppidi go"ettiyo buquray, xomppiyo wolqqaa baattiriya shuchchappe demmees. Gidoshin ha'i zammana wodiyaan qassi korintiyappe demmiyogee tumeyye?

maccassiyo issi miiziyo yeessaydda de'iyaara beettawus. miiziyakka aada gididaara ba tohuwaa tookkada besaasu, miizeppe sinttan de'iyaa miizze mara meray ay malati?

Sa'aappe diiccidi kuwadaan shemmpanawu maaddiyaa kattaasikka maaddiyaa ataraa giyoo mittay diccidi maata meraa maayidi dalqqi dalqqiidi ogiyaa doonan de'iyaagee beettees.

Issi osso eqqotaa beero gidoon lili'ettidi oosettida xarapheezay a bolli qassi komppitereenne uttaanawu keehiippe lo'iya yaane haane qaattiya wombaray dees.

Dumma dumma wolqqa koyiyabata sohuwaappe sohuwaa efanawu darotto wolqqan tokkidi baanawu assana maadess. Hagaappe issoy kurkuriyaa gaariyaa getetees. Hagee kushiyan sugi efiyo gaariyaa gidishin ayo maadoy darotto oosuwaa sohuwaappe efanawu maadees.

urqaappe meretida miishshati hagan sa'aa bolli kummi uttidosona. gidoppe attin eti a giidoogaadan hannennan ixxido gaasuwan awan wottidi melisiidi doosona.

Zannaqa keetta giddon puulattidanne keehi lo'iyaanne oydee diyaagaa sinttan diyaa deskkiya go'ay aybee? Ha oydee dooretti uttaagaa guyyen diyaabay aybee?

Cora asati maaraera eqqidi bootta maayidi de'iyaageetuppe issoy kambba tookkis. hegetuppe qassi ya baggaara de'iyaage ba kushiyan issi giiriyaaba oyqqi uttudooge aybbe?

Ha misilee qassi macca asaassi haniya dumma dumma meraynne qottay de"iyo maayoti bayzettiiddi de'iyo suyiqee beettees Eta matan bayzziyanne shammiya asaykka eqqiis

adil''e shurabiya maayida issi yelaga na'ay naa''u tohuwawa kaamiya toggidi dembba ogiyaara ha simmidi yiidi beettees, ha sohoy awa getetti?

Kase layttan goofa biittan biittay handaraashidi keehi cora asaa miidoogee erettiyaaba shin kawoy he heeraa asaassi he biittaa giigissisibeenee ?

Santtaa ogiyaa doonan uttada bayzzayda de'iya issi mishiriya de'awusu. I sinttan qassi cora ba sooni kawuwa kaattidi maanawu koyidi I sinttappe shammiiddi de'iya asay de'ees.

Zamaanaa kaamiyaa ogiyaan gidduwan zambaa irxxa mittay keehin diccidagee de'ees. Ha zambay shubba dirssan diretti uttidaga bollan issi yelagay zemppiis. Ha zambay kaamiya ogiyaa giduwan aysi tokketidee?

zo'o qorqqory dirssaa matan eqqi uttiis. qassi a matan daro mitaa milattiyabatikka de'oososna. qassi shuchcha keettaykka aara oyqetti uttis. hegeekka keehi lo''ees.

Issi keettaa karen woyshsaynne qassi qoodan heezzaa gidiya qeeri woxxatinne qassi issi woxaa maydee di'iyaagaa gidishin yuushuwaan naa'u asaa gedee bettees.

Koorinttiya shuchchaa baaridi nuusi poo'uwa immiya sikkima xuman poo'issiya buqura. Ha buquraakka daroto asay ganddaa heeran keehi go'ettes. Ayssi giikko poo'uwawu maaddiyo gishshawu.

Dumma dumma qommo mitta ayfeti de'iyaageeta gidishin, eta issuwa issuwa sunttay oona geeteettii? He sohuwan kaqetti uttida muuziya matan de'iya buquray aybee?

Issi maccaasiya motore bishkkiliitiyan uttadaaro gidishin,A maayido wogaa maayoy awa heeraa qonccissiyaagee? Ha maccaasiya maayido maayuwa meray ay malee? Ippe ushachcha baggaara de'iyabati aybee aybee?

Cora yelaga asatti goyettida gadiyan katta zeriyaagetti bantta kushiyan oyqqiddo katta yegiyo buquray aybbay? Ha cora asatuppe guye bagan de'iyaa doozay aybbe?

Issi galbbaappe osettida caammay meraykka karetta gididogee issoy sitti gi uttin issoy qassi geellatti uttagee beettees. appe sintta baggaara qassi qeeri mata mera mittay de'ees.

Oyddu asati oyidiyan uttidi bantta sinttan diya deskkiyan haattaa wottidi issi geela'iya bootta qoliya mayada yaa simma eqqidaarao xeelliidi de'oosona.

Nu biittan cora yelaga naati motoriyaa oosuwaa oottoosona. He naatikka qassi dumma dumma kaamiyee gele sohota asaa caanidi efiyoogan eretoosona.

Misiliya bolli akeekiyobay unddenna issi mala maayuwa maayida tooranchchati maaraara eqqidaageeta Eti ubbaykka bantta huuphiyan issi mala qophiya wottidoogaakka misilee yootees

Issi yeechchaa tamaan looliddoogaan qooletti uttida badalaa koosetta mala ba bolli mankee yaaranne haaraa eqqi uttidaagee beettiyaagaa gidishiin a bolli aybikka harabay gujettibeenna.

Alleeqotettassi go"iyaa dumma dumma qottan giiggida daro gatiyaa ekkiya buqurati issi misiliyaa bollan kaqetti uttidaagee qoodan coray de'iyaage hagan beettees.

Nu ambbay hara ambbaadan loytyidi diccibeennaagaappe dinddidaagan asa ubbay bananne ba biittiyoo dichchana giidi qamaanne gallassaa xiskkuwaa xayidi keehi minnidi oottes.

Dumma dumma makisota giigisidi qassika cora qommo meraara de'iyaa kattaa tukkiyaa tiganawu giigisiidi de'iyoogee beettees. ha sohuwaan de'iyaan macca asaa qooday naa"a kanchche.

Issi xarpheezaa bollan birata sayniyan qumma qommoti de'oosona, hageetikka oyttaa, unccaa, anccettida pilay, santtay, ashoynne buddenay de'iyagee beettees, xarphpheezay qassi zo"o.

Wogga kaamiya ogiya poo'issana w xomppiya koorinttee beettes. Qassikka yaanne haa simerettiya kaameti beettoosona. Asatikka ya bagganne ha bagga gaxaara simerettoosona.

Bolla baggaara bayra yaagiyaa huuphphe yoohuwaan xaafetti uttida gaazeexay zo"o meran bootta xuufiyaan xaafetti uttiis. Gidduwaan issi mishiriyaa eqqidaara de'awus.

Dumma dumma wolaytta qumma qommuwa kattidi issi diran wottidooge xeeliyoode saassoyees. Ha katta muleera maada wurssa giyaakko neeni wanutii ?

Wolaytta dichchaa amuwaan Wolaytta liiqaa arakka Luxetta keettaa yaagiya xifatiyaa Wolayttattuwan, amaarattuwaninne engilzatyuwan xaafetti uttis. Appe garssa baggaara bullan xaafettaagee ayibee?

Issi kifiliyaa giddon qooriyaninne hayttan qassikka kushiyaan wottidi geexettanaw maaddiyaa al"o miishsha ekkiya buqurati bayzziyoosan kaqqeti uttidaageeti beettiyaagetu gatee aappuneshsha?

Wolqqaama pooqee de'iyagaa sinttan maatay diccidaagaa bollan cora dumma dumma meraara de'iya maayuwa maayida luxanchchati uttidi banttabaa haasayiiddi karen uttidosona.

Salo malatiyaa meray, karettaynne boottay a meraa gidido amarida kaametti issi heeran eqqidi yiyyaa asa xeessi xeessi maaran gelissidi de'oosona.

Misiliya bollan issi yumbberesttiyan dumma dumma macaratuun luxidi anjjettanawu shiiqidaageeti beettoosona. Eti ubbaakka karetta gawaaniya maayidi hegaadankka qophiyakka wottidi maaraara uttidosona

Issi issi zal'anchchati oge doonan uttidi issi issi qeeribaa shifaaridi zal''iyoogan eretoosona. Etikka issi issi guutabaa guttabaa asaappe shammiyoogan worissidi bayzoosona.

Asay shiiqqiyoo gutaran naa"u asati issi dungguzaa qooriyan wattida atumaynne issi maccaara sintta xeeran doosona. ita guyessanninne miyessan de"iyaa asaa qooday aapunee?

Nu biittaara luxettay yaani doomiyo sohuwaara luxanchcha naati dumma dumma maxxaafata oyqqiyoogan luxetta keettaa biyoogan bantta luxxeta wodiyaa lo''o hanotan doomi aggosona.

Issi qantta zo'o shakilaappe oosettida ogee beettiyode ha ogiyaassi yabagaarakka ha bagaarakka bazzo mala bulaala sohoynne ayba mittikka beettena hanotay dees.

Wolaytta tohuwaa kaasaa citay sidaama tukkiyaa tohuwaa kaasaa citaara woytuwaa kaasaa kaa'idi he kaasaa xoonidi woytuwaa ekkidi ehidoogee wolaytta asaa ay keena ufayssis giidetii?

qoodan cora gidida biittee seera naagissiya asati issi heeran issippe shiiqi uttidi banttana xeelliya yohuwa bollan tobbetiidinne qassi ezggidi de'oosona.

Wolaytta moottan dumma dumma zanaqqanawu maadiya sohotti deosona. Hegetuppe issoy damotta xoqqa deriyaa getettees. Hagetti yelaga naati keehin puulatida wolaytta dunguzza qoriyara duge xaxay, wolaytta qonccissiya ahurabiya maayaynne pootuwaa denttiya miishshaa oyqqidi zanaqosona.

Issi bitanee medrekiyan eqqidi naa"u cenggurssaa xoqqu oottiyaa miishshati de"iyaageetuppe issuwa ba ushachcha kushiyan oyqqidaagee ba qooriyan wottidoogee aybee? Guyyeera de"iyaa asaa qooday aappunee?

Issi sohuwan shiiqqi uttida cora asaappe sintta baggaara issi attuma na'ay Xoossaa geeshsha maxaafaa ba kushshiyan oyqqi uttiis. I maayiddo maayuwankka masqqalee de'ees.

Addis abab ambbay keehi aaho gididaagaappe denddidaagan cora asay kaamiyaa go'ettiyoogee erettiyaaba. Gaasoykka asay he ambba giddon kaamiyaa go'ettenaba gidikko ba wodiyaa coogidi xuugges.

Meretan issi heeran hara heerappe dummates. Bagga sohoy meegges magga sohoy qassi hombbes. Daroto hombbiya sohuwan diya asay carkkuwa ehiya buquraa go'ettes.

Issi maxafaay xaafetti asaakko gattanawu dumma dummaban attamissidoogee bayzzettiis. qassi daro ha maxaafaa nabaabidi daro go"aa demmiis giida. nunkka nababiyaako lo"o.

naa'u tammanne oydda giya xifatee issi cora eqqidabatu boli xaafetti uttiis. ikka qassi uyanaassi maadiya miishshatu boli diyaagee tawu hagan beetees.

Issi meran daama na'iyaa bootta qamisiyaa gulbbataan pe'iyaagaa maayada ba kushiyaankka ba borssaa oyqqada ba ayfiyaa manaatsiriyaa woottada haa simmada hemettawus.

Asaa naati bantta qooriyaan wottidi alleeqanawu maaddiyaa puulawu go"ettiyo miishshay de'iyaagee aybaa getettii? ikka qassi tiyetti uttido meray ayba meraa getettii?

Ini galla nu woosa keettaa harasaappe xeegettidi yiida imattay odido qaalay keehippe lo'es. He qaalaa siyida asa ubbaykka keehippe ufayttiidi basoo simmis.

Irkkabotiyaa bolli daro siineti dooreti uttidi de'iyaagetu bollan tigetaanaw duuketi uttada tukkiya hini baggan penttissidi wottidooge de'iyaagappw miyyiyan wottido cuway aybba sawii!

Nu heeran issi katta keettay de'iyaagaa omarssan omarssan cora asay biyoogan he katta keettaa keehippe go'ettes. Gaasoykka he katta keettan ka'iyaa kattay keehippe mal"iyoo gishshaasa.

Dumma dumma qumaa qommotu misilee bollaara de"iyoo keettaa giddon uttiyo oydeenne kattaa miyo oydeti de'oosona. Hara asi baawashin issi bitanee ya simmidi biyaage beettes.

Huupheppe biidi tohuwaa gakkanawu boottaa maayidi ushachcha kushiyan tooraa oyiqqidi haddirssa kushiyan paraa oyiqqidi eqqida bitaniyaa geesayi ayikeenee? Paraa som'uwan aybay de'ii?

Geeggiyaassi bolla baggaara de'iyage eta iitabay bochchennaadan iray shocennaadan hegaa giddo gelidi attanawu maaddes. Geeggiyaassi bolla baggay shuchchaadan keehi minnes.

bulla, karetta, zo'o, bullaappe keehi zo'uwakko baqqiya sureenne bolaalee kaqetti utiis. ha maayoti asaassi xeeliyode keehi lo'iyageeta. etikka keehi al'o.

Issi keettaa giddon haattaara kummi uttida haylaandee, shanxxaara uttida kattaa ayfee, asati, uttiyo oydeenne dumma dumma misileti kaameenne sanqqay de'iyagee beettees.

Cora asay issi maalaa maayuwan bottaa maayidoy aybissee? Etappekka giddo baggara eqqada duriyaa naa7ee sunttay oonee? Cora asay issi sohuwa shiiqidoy aybissee?

Issi puulatida keetta garssan sa"ay maata mala, kaaray bootta, qassi affuufatikka beettoosona eta meraykka, karetta, bootta, worqqa mera. hara qassi naa"u oydetinee miye bagga ciishshay dees.

Ha giddon wolaytta dichchaa tohuwaa kaasaa citay hawaassa ambbaara kaa'iyoo woytuwaa kaassay de'iyaa be'anaw keehi cora asay he sohuwaa bis shin dar biraa qanxxidi biideeshsha?

Hagee guuttaa xoqqi ekkiyaa sohuwaan de'iyaa motoriyaa giigisiyoo sohuwaa yaagiyaa keettay abineeta soo yaagiyoogaa asay nuusi asoo gidiyoogaa odin siyi simeettees.

Issi aaho dembban cora asay bantta gattimaa cima asay oyikkin hankkoy qassi mela uttidaageeti beettoosona. Eta sinttan qassi cora asay eqqis.

Ha kafee misilee dumma dumma meray de'iyooge aybba carkkuwa naqaashsha malaata erissoyaagee? Kase wode neeni ha malaata be'a eray ?

Dooretida tukkiyaa essiyo keetta yaagiyaa erissuwaa kaqqi uttido sohuwappe garssa baggaara sohuwan magalashshoy de'iyaaga meray xeelanaw keehippe lo"iyaaga gaada qopays.

Giyan dumma dumma asay dumma dumma zal"iyaa zal"osona. Hagee beetiyagee dumma dumma katta namissettay bawu maanawu kokka, donuwaa, boynane daaxxa barbariya. Attuma asay macca asay shammidi moosona.

Wolaytta wogaa maayuwaa maayiddi issi qiiba na"aara eqqidi pootuwaa denddidi de'osona. Ettappe guye baggaara lo"iyaa maataa meeraa heeraay beetees. Issi macca na"iyaa ya simmada baydda de'awusu.

Cora attuma asati eqqidi bantta kushiya xaaxidaageeti beettoosona. Etappe baggay qophoya wottidinne seeraa naagissiyo mayuwa mayidaageeta. Eta sinttan ichchashati toho bollan uttidosona.

Naa"u asati wolayitta wogaa qonccissiya maayuwa maayidaageeti beettoosona. Etappe issoy boottatu zare gididi de"ishin issoy qassi karettanne nu biitta asa.

bitanee kushiyaa gatti maayyidi qooriyankka karibbaata qachchidi huuphiyaa muleera meeddissichchidi oonakko sinttaara yiyyaaga tishshi oottidi xeellidi de'ees shin a suntty oonee?

Issi keettaa giddon cora asay issippe shiiqqidi eqqiddossona. Ha asati naa"u baggaara yaanne haanne simmidi eqqi uttiddossona. Etappe gidduwan qassi issi maccaaraa issi attumaagaara bayda de'awusu.

Dumma dumma pootuwaa denttiyoo caamerati, memooree,32u jiibee, borssay, caameeraa tuchchay, viidiyuwaa denttiyoo hara caammeeray, dees. caameratuppe borssappe miimoreppe harabi aybikka baawa.

Kushshe hiilla oosuwan erettida daro asati bantta de'uwaa ayssanaw asay hara wolqqa oosuwaa oottidi daafuridi aqqitooga gishsha dumma dumma birata qoxxidi aqqiyooge tume?

Issi maayuwaanne caammaa bayzziyo heeraan daro macca naatu sure dumma dumma meraara de'iyaagee qassi qanttanne adussa gididi merettidaagee ha sohuwan de'es.